Kana waona kuti mushuna yako aisi kuzwa zvakanaka, zvakanaka kuti mufambire kuna anachiremba. Vakuitirei zveshe zvamungafunga kuti mungawirirana nazvo. Vakubvisei mudambudziko kunyanya muchiita kungatei muchitambudzika neurwere hwamusingazwisisi.

Pane zvimweni zvirwere zvekuti kana antu eizwa azvitarisi zera zviro zvakadaro zvinofana kuti akoti edu apote eiti yeuchidza kuti toshanda nazvo sei vanoda kubairwa toenda kobairwa majekiseni achona pazvisingadi tione nzira dzekudzidzivirira nadzo.

Zvirwere zvinorura zvinofana kuchaya pembera kuti muntu weshe pazera reshe apote eindoningirwa ndivana chiremba kuti zvirwere izvozvo azvisapinda munyama dzawo nguwa ngenguwa kuti asarera zviro zvinouraya.

Antu ngabhure matenda azare munyika asafishirwa ngekuti pamweni pachona kunonge kuri kutoponese upenyu. Muntu akagara eiziya kuti kune chakati chiyani choda kuti ndikati gare-garei, ndombo bairwa ndiana chiremba haatambudziki ngeutano muntu akadaro.

Mazuwa anaya kunezvirwere zvarura zvokuti muntu kunyangwe mudodori kunyangwe mukuru anofaniye kuzviziya ndingasangane nechirwere chakati ndinofanirwa koona ntingi. Uyezve antu anoona ngezvezvi patara anofana kupota eibhuira antu kuti kunezvirwere zvakadai nezvakadi zvakadi kuti antu asise kuziya zveshe.

Mazuwa anaya utano hwakufanira kupuwe muntu weshe. Vakufanira kubhuirwa muntu veshe, kuti pakati panodai, pakati panodai kuitire kuti muntu akasangana nematambudziko akadaro akasire kuona kuti , ichi chiro chandakabhuirwa ndichiremba ngechakati chiya.

Mazuwa anaya kune zvirwere zvakasiyana siyana zvorura saka antu anoona ngezveutano anofanire kupota eichaye mapembera kuitore kuti muntu weshe ange eiziye zvirwere zviri kunetsa anhu muntaraunda.

Anhu anofanire kutatichwa maererano nezvirwere zvinowanikwa munyika muno kuti zvobatsirwa sei uyezvee vakazosangana nazvo vanorapwa murapirwei kuitire kuti upenyu hweanhu husaparara husapera asi tiende mberi ngekurarama mune zvakanaka.

Zvirwere zvinorura munyika munomu, zvakawanda zvinoda mapazi eshe kubatire pamwepo kuitira kuti tikone kuzvirwisa, tikasadaro hatimbobudi ngekuti zvinode muono yakasiyana siyana yabatanidzwe pamwe.

Zvirwere zvinorura zvimweni zvachona hazvidi kuende kuchipatara. Zvinode kutorapirwe mumakanyi edu mumizi dzedu, kuitire kuti tisazviregere zveipararira kwakasiyana-siyana. Tikabude patinohamba zvimweni zvinobude patinofema. zvimweni zvinobede patinenge teihamba. Saka zvinode kuti tirapirwe mumakanyi edu ndiana chiremba.

Kana ana achinge abarwa achiri adodori madhokotera ne eshe andu anooita ngezve utano nana mbuya utano anofane kudzidzisa ana mai edu achiri echi doko kuti ana ano bairwa sei uye nguvaizve kuitira kuti andu arambe eyi ende kuzvi bhehlera nguva ne nguva.

Ana anofane kupota eibairwa achiri adoko. Anamai ngatatichwe, kutochaiwa bembera kuti kweshe kweshe kwaanofana kunge eirarama ana anofana kupota eibairwa nguwa nenguwa kuzvipatara kwawo kuitire kuti asasangana nematambudziko anosangana nevana vadodori veikura.

Zvirwere zvakagwinya zvinotyisa zvine mukurumbira wakakura zvinode kuti anhu ambonye miromo yawo amweni eizviputira misoro yawo nemaoko nepeshe pangobude mweya zvinode kuti anhu afundiswe zvakadzara kuti tochengetedza sei utano hwawo.

Zvirwere zvinouraya zvakasiyana siyana zvakatikomberedza, hazvifaniri kurapwe pakahwanda. Zvinofanire kurapwe pakajekerere uyezve ngemari shomani kuitire kuti muntu weshe akone kuonawo korapwe pazvirwere zvakadaro.

Anthuwee ngatiziye petinobatsirwa ngatimboti watsva ngemvura, kana kuti wabaazvitema, waite dambudziko wakakanganwa wabaazviphaza muoko weshe kana mukumbo ngebanga kana kuti ngemesa kana kuti ngedemo ziya kwekoobatsirwa.

Zvirwere zvino uraya zvino fanire kuti zvichayiwe bembera ngea koti nge amweni antu akati komberedza kuitire kuti tika sangana nazvo tikone kurarama ti pukunyuke zvatakaita ku matenda akauya panguva yaka darika kwaka chaiwa bembera muchi vhiti vhiti muma sai sai mese tika pone kupona ngazvi darokwo.

Pane zvimweni zvirwere zvokuti zvinobate muntu pa dzinza rake ana baba ana mai izvo zvoto pararira kuvana zviro zvakadaro zvinofana kuti zvi dzivirirwe muudoko hwake muntu nekuziya kuti zviro zvakadai zvinopota zvei wira antu zvigadziriswa zvo mira zvakanaka.

Zvirwere zvemazuwa ano zvinorura izvi, hazvisi zvirwere zvekuti zvikabuda totomboita zvekutamba. Ngatibatsirane, kutozvirwisa nguwa ichipo, Uye toite zvetinobhuyirwa ndiana chiremba kuti ite kudai, ite kudai, tora gomboti iri, vhara muromo, ita zvakadai, ngekuti zvinouraya.

Zvirwere zvinouraya zvinofanirwe kuparidzwa mumanharaunda atakagara uyezve anhu anoona nezveutano anofanira kuuya eiuya eitaticha kuti tingakona uye tingaite muitirei kuti tipone muzvirwre zvakadai, tingagoke zviro zvakadaini.

Ndombi pamwechete nevarumbwana vakagara zvavo muzvituru zvavo, vachimborangana vachikurukura nezvemishando.

Anamai achiri echidoodori neakura achona anofanira kupota eirairwa kuti anobata sei ana awo maererano nezveutano, kuti panguwa yakadai mwana unofanire kubairwe chakati, pakadai mwana unofanirwe kubairwe chakati kuti ana asakura ane matambudziko muupenyu.

Antu eshe munyika munomu anofanire kubhiirwa maererano neutano hwavo ngekuti zviri nani kudzivirira utachiwana hwakasiyana siyana pane kuzohwurapa ngekuti pamweni hwunenge hwatokuwadze nyama yemuntu.

Ana kana achiri adodori eyi kura zviyani anofanire kupota eyi kura eyi dzidziswe utsanana kuti kana muntu achinge abve ku chimbuzi ngaa geze nyara dzake kuitire kuti asazo batwa nge zvirwere zvema zuva ano zvakungo tenderera zveyi hamba peshe peshe.

Antu azhinji kunyanya emu mamisha umu anode kuti apuwe ruzivo rwakakwana maererano neku wanekwe zvi bhedhlera nekweko barira ngekuti anga perere kubarire pa mbatso.

Anthu anogare mumamisha anofanira kutaurirwa kana kuti kuchairwa bembera maererano nemvura dzevanofanira kumwa ngaaende kootsvake mvura dzepashi dzisina matambudziko akadai ngekumwiwa ngembwa, mbudzi ngezviro zvakasiyana-siyana dzingadai dzakaita sedzemugodhi.

Pasi reshe mabandiko eshee nemapazi eshee anofanirwa kugare pashi osunge chisungo chinwe kuti kana nyika imwe nainwe ikasangane nedambudziko rakakura rakaita reutano ingabatsirwe mubatsirirwo weyi ngekuti amweni munyika nwawo asati ane ruzivo rwaka kwana rezvirwere zvakasiyana siyana zviri kunyuke munyika munomu.

Mashoko eutano anofanire kuhamba kuanhu eshe kunyanya anhu arimumakanyi amweni acho aana rakazara maererano neutano hwawo kunyanya ana adodori achangobarwa aya anenge ambangori panguwa yakaoma , Saka tirikuti mapandiko eshe ezveutano ngaaiye eichaya bembera kungaa kuunganidzana mumisangano nemeshe meshe mwatingaoona antu.

Mazuwa anaya zviro zvakabashata kuti muntu undombagara asingamboziiwo nebandiko rimwe haro rinoone nezveutano hwemuntu, Ngekuti paanorwara unotambudzika uyezve unotodawo ruzivo rwekumboziye kuti kwezvinogadzirweyo iyoyo, ndianani anombozvigadzira uyezve anombozvigadzire zvadini. Zvakanaka zviro zvozvo kuzviziya.

Antu anofanira kuziya kwekuwana makomboti ekushandisa midzi kana kuti mishonga yeshe ingadiwa kuti muntu ararame, kuitira kuti akasangana nematambudziko asazoneseka muupenyu hwake unotoziya kuti chakati ndochiona pakati kana raagosorwa ndombayienda pakati kunorapwa.

Antu mumandaraunda umu tinofana kumwa mvura yakachena kunyanyanya mvura yemuzvibhorani ndomvura yakaongororwa ine hutano hwakakwana uye zve yakachengetedzwa yatinoziva kuti tikamwa haimbarina madhaka haitsikwi tsikwi nemombe dzimweni yakabanaka ndomvura inofana kumwiwa iyoyo.

Antu anosangana nematambudziko akasiyana-siyana mundaraunda mwavo, anozokonzera kuti amweni acho misoro yavo iyite kakushata, zvinotode anachiremba anemoyo wakati rebeyi kuti awumbiridzezve pfungwa dzevantu vakadaro vadzokedzane.

Vandu wanoshungurudzike mun'gondo dzawo ngezviro zvakasiyana siyana, zvimweni zvachona zvinosvike pakuachedza, zvimweni zvachona zveingarya moyo, asi zvakakosha kuti aende kune amazvikokota anoona nezvekudzikamisa pfungwa dzeandu, obhuirwana nekutaurirwa mashoko anotapanidza njere.

Mifungo nendxondo yeana adodori, inofanire kupota yeyiiswe pachena timbowona kuti anofungeyi mayererano nendaramo dzedu dzezuwa ngezuwa , kuyitire kuti tiwone panode rubatsiro nepasingade rubatsiro mayererano nenyika dzedu, nemuraramiro wedu.

Antu ane misoro isina kunatsogare zvakanaka kana kuti anopenga haangofani kusiiwa einzerereka nekuti hutano hwavo hwakanaka kunyangwe hazvo zvakaoma mundxondo dzavo asi kuti vantu vanofana kuvapa pekugara veivabatsira nguva nenguva .

Mifungo yedu teshe pasi pezuwa inofanire kuunganidzwa tomboite chiro chimwe pamapazi eshe akatikomberedza kungaa kune zvefundo, zveutano nezvebudiriro yenyika timboona kuti tinombodei kuti tirambe teienda mberi tiri pamwechete.

Tinode kuti antu anosangana nematambudziko akasiyana siyana asi ngative nenzvimbo neakoti neantu anopota eitaticha antu maererano neupenyu kana kupodze hana dzeantu dzinenge dzeipisha ngematambudziko eupenyu.

Mazuwano muzvipatara nemweshe-mweshe mungadai mweirapwa antu, muzvibhehlera zvikuru nezvidoko, zvemumamisha nemumadhorobha, munofanira kunge mweiita mweinamirwe mifananidzo inoite kuti antu pamweni pacho aziye zvirikuitike munyika.

Ndau dzeku rapira nezvi bhehlera zvino fanirwa kuti wandei ngekuti andu ari kuwanda uyezve andu acho anorapa nga wandewo kuitire kuti zviro zvifanane zvi bhehlera zvedu zvisa shaya anoti rapa.

Nzvimbo dzeshe dzinoona ngezveutano zvingaa zvibhehlera zvemumakanyi kana kuti zvemumadhorobha zvinofanire kugara nemishonga yakawanda kuitire kuti varwere vauya isazopera ngekuti kwainotorwa kwacho kunenge kuri kuretu.

Muntu weshe pasi pe zuva azvina kunaka kuti ugare usingaendi ku zvibhedhlera zvaka kukomberedza ngekuti auzozii pachino kuoona saka iwewe enda ku zvi bhedhleya unga waka roorwa kana usina kurorwa gara weiiziya kune zvibhedhlera ngeko kwekuno tora mushonga weku rapwa.

Antu wee akatipa zvipatara zvakatikomberedza haapengi ane zviro zvaaida kuzama kutibatsira saka isusu wacho vakaisirwa zvipatara ngatichibetsereka nekuchiendawo nepashoma patinapo kuti ubatsirike kuzvipatara zvinezvi.

Ndau dzeshe dzakaiswa ngehurumende kuti tipote teihambira teiorapwa kana tasangana nematambudziko tinofane kudzienda ngemukuwo wakafanira kuitire kuti dambudziko rimwe ngarimwe ratinosangana naro ripedzeke munguwa yakafanira kuti ripedzeke.

Mazuwa anaya nekukura kwayita dandemutande, zvakukosha kuti anhu tipote teyishandise zvimichina zvechiyungu kurapana muzvipatara ,kuyitire kuti tisaramba tine matambudziko ekuyite zviro zvisine, zvisine kunyatsoongororwa, kana kuyita matambudziko mukurapana kwatinoyita ngekuda kwekushaya ruzivo rwakakwana, Saka zvakakosha.

Amuna ngatizive kune zvipatara ngatizive kune zvibhedhlera sekuti muntu anegere mundau ,ndau imwe naimwe ine kuno batsirwa antu ngazive kuti ndiri mundau ino ndinobatsirwa kupi Uye ndoita mubatsirirwe kuitira kuti dambudziko razouya asangogara asina kwekubatsirwa ngokuti muntu unofa.

Antu anosisa koobhuirwa zvinonesa mukati mweupenyu hwavo ndiana chiremba. Neana adoodori achiri kufunda zvezvichiremba zvinezvi, anofanirwa kupota epinda muntaraunda veibhura kuti zviinyi zvinonesa kuantu mukufundira kwawo kuitira kuti asazotirapa zvisizvo kana achinge adzidzira azvikona.

Antu ese ano fundiswa zvino enderana nezve utano ano fanire kufundiswa nge zviro zvakakwana zvekuti ashandise zvingaa zvima kaba zvingaa zvinyi zvinyi zvonoite kuti ruzivo rwavo hurambe rwei wedzera kuitire kuti kana ozo batsira vamweni abatsire nge ruzivo rwakakwana.

Mazuwa anaya ,zvakabaanaka kuti ana edu abaafunda kusvike kumberiyona kuzvikoro zvekupedzisira, zvederayo. Zvinoitire kuti kana odzokere munharaunda mwedu ,auye eitipe pfungwa dzakatambanuka, dzinoite kuti isusu tibatsirike munharaunda mwedu uye nharaunda yedu isimukire.

Anthu ngatidzidziswe zvinoenderana neutano, utano hwedu hwakakosha ende ndohwakabata upenyu, utano hukaparara tatoparara teshe saka anthu akawanda anodiwa kuti aende andofundira zviro zveutano zvinezvi, kuti tozviita muitirei.

Madhokotera nana chiremba eshe anoita zvefundo anofanira kurambe akafunda kuti akone kushandisa zviro zvakabudirira nemichini inovheneka nekuita basa rekurapa rechirungu nekuti nyika irikuramba yeibudirira zviro zvimweni zvirikuramba zveiuya.

Antu anoda kufundiswa maererano neutano hwavo nguva imwezve eidazve kuti anofundisa achona akoti nemadhokodheya ave ari anhu anoziye zvaanoita maererano neutano hweantu kuita kuti asarasha antu asiabatsira antu zviro zvaanoziya.

Mabandiko eshe anoona ne zveutano zvakabai naka kuti abatsire eyi chaya bembera mu mamisha mu madhorobho kweshe kweshe kunga dai kune antu kuti antu anga gara sei eyi chengete utano hwawo kungava kurime zvine utano pamwepo nekutenge nekurye zviro zvine utano.

Pane zvimweni zvirwere zvekuti antu anofane kuzvizwisisa eikura, kunyanya antu atikurei neantu anemuhlobo weropa rinonesa kugara naro risina kumboenda naro kwachiremba kuti ovhenekwa kuti zviro zvakadarozvo azviwanikwiwo ere muantu akadaro achiri adodori kuti asazoneseka akura.

Pane zvimweni zvirwere zvekuti tinofane kuramba teiende kuzvipatara kwedu , kuzvibhedhlera zvakatikomberedza teiwoningirwa ngekuti zviro zvimweni azvitibati kwenguwa imwe zvotisiya , zvinotibata padoko padoko saka tikasaenda kuzvibhedhlera kwedu nguva iripo tinozoenda zvakwira zvozonese kurapa.

Kweshe-kweshe kwatingadai tiri, zvakakosha kuti tigadzire utano hwedu hwakanaka neeutano. Kuitire kuti patinosangana nematambudziko tinokasira tambuira zviro zvatiri kusangana nazvo. Kuitire kuti zvisapararira chingaa chirwere chisapararira kuende kune amweni antu, ana chiremba edu neeutano asingazvizii.

Anhu eutano eshe akatikomberedza anofanire kupote eyichaya bembera maererano neutano hwevantu ngekuti pamweni pacho isusu takaoma masoro atidi kuashira zviro zvaanotibhuyira nguwa iripo tozochema kana zviro zvatiomera

Mabandiko eshe anoona ngezvedzidzo anoona ngezveutano, ngaahambe muzvikora, mungaamuri munonga mwakaungana anhu, munzvimbo dzekutandarira mweshe-mweshe eibhuya ,eitaticha kuti anhu angararama sei neutano hwakanaka.

Anhu anosisa kupota eyibhuyirwa nekuchairwe bembera zvinoenderana neutano hwawo kuitire kuti asasangana nematambudziko makurusa dzanondana neutano asingaziyi ngekuti zvikaita tichimiro, zvinombanetsa zvinorwadza zvirozvo kuzozvigadzirisa. Saka anhu ngaabhuyirwe zvichauya nezviri kuuya nezviri kunetsa muutano hwanhasi.

Mapazi eshe anoona ngezveutano anofane kuungana ochiona kuti obatsirana sei uye odzidzisa sei antu maererano ngeutano. Ngekuti akasadaro tingambaapera. Ngatiti isusu Marure uya wauyahe wekuti tinombonye muromo totadza kubhuirwa kuti zvohamba sei, tingaperazve.

Mazuwa anaya takufanira kupota teiendawo munotaurwa nezvepabonde kuitire kuti dzidziso dzepabonde tigare teidziziya tisasangane nematambudziko anoenderana nekusangana neantu pabonde tisina ruzivo rwakakwana tingave antu anotambudzika kana kuti anobatirw shuramatongo mukusaziya.

Mhatso yakabaanaka yaambo, yakabaanaka. Zvituru zvakatenderedza mhatso. Apa muntu wakabaagara pabvute chaipo. Haiwa, zvinotendwa yaamho.

Mumahosipitari ndimwo chete mune kodzero yekuti vantu vanokwanisa kubatsirwa mune zvinonga zvechidzimba mukati mwemishuna yavo, vachitowana rubatsiro panguwa yachona iyoyo.

Munzvimbo dzeshe dzakatikomberedza mweshe munoitwe zvezvibhedhelera nezvekurapa anhu antu anosisa kunge aine zviro zvakakwana zvekushandisa ingava michini ino iyi yechirungu ngaiyemo kuitira kuti zvirwere zveantu zvioneke .

Zvibhedhlera zveshe, zvidoko nezvikuru, kungaa kumamisha kana kuti kumadhorobheyo, zvinosise kunge zvine mifananidzo inoronzere kuti apa pachibhedhlera, kuitira kuti ayani antu achauya, kupinde munzvimbomo, atsva, aziye pokorapwa kana asangana nedambudziko.

Antu anoona ngezveutano kunyanya-nyanya mumadhorobhemo vakude kuti vaise zvikwangwari zvinooneka kuti antu aziye kuti apa panooneke zveutano ngekuti muntu weshe mazuvano waakumhanya-mhanya neutano hwake kurumba kuti shuwa here, ndingapaonawo here pekuti ndipone.

Zvipatara zvedu zvinosise kunge zviri zvipatara zvakabudirira, kuitire kuti zvikwanisezve kuchengetedza mishonga yakasiyana-siyana inouya muzvipatara izvozvo, ngekuti imweni mishonga inobaada kubatwa kunge chana chitootori ngekuti yakakosha.

Zvibhedhlera zvakatikomberedza zvinofanire kuchaya bembera kuneanhu akatikomberedza emundaraunda. Kuitire kuti kana pakaita matambudziko akasiyana-siyana okasira arapwa nguva iropo, ngekuti akanonoka antu tingapera.

Imiwee zvibhehlera zvakaongororwa ndoochete zvinokone kutipe mishonga yebaamene yatinokone kushandisa muzvirwere zvatinosangana nazvo zvakasiyansiyana. Tikasadaro tingambaparara kupera teshe kuti tsvayi. Zvirwere kusare pasine munhu, ngekushaya kwekuotenga mishonga. Saka zvibhehlera zvinezvi zvinofane kuva nemishonga yakakwana kuti tishandise.

Mphatso dzekurapise anhu dzinofanire kunge dzakawanda, kuitira kuti amweni anobve kure anofanire kuone pekuwata, nepekugara, ngekuti zvirwere zvavo zvinokone kunge zvisingaatenderi kuti vadzokere kudzimba dzavo panguva iyi.

Nzvimbo dzeshe dzinorapirwa atenda dzinofanire kunge dzine zviro zvakakwana. Dzingaa mbatso dzekuti anobva kure auye aate eirapwa. Kana kuti anorapa achona aone pekugara eirapa atenda.

Imi woye mazuwa Anaya azvichadi kuti andu agare asina chiro chanoziya chekuhambisa chingatakura varwere nekuti zvinoda zvinogona kudai murwere orwara izvi zvakanyanyisa asi pasina chekutakurisa tinosvika kuchipatara afa.

Zvinoitika mukurarama ngezvekudai pane zviro zvimweni zvinoti zvirwere zvatinokone kuona ngemadziso edu asi panezve zvimweni zvirwere zvekuti atikoni kuzviona ngemadziso edu zvakadai ngekuti bhonzo remunthu rozi kwai ratsemuka zviro izvozvo zvinode michini yekuti zvitovhenekwa zvionekwe anthu emene atingazvioni nemaziso.

Antu ayani atinoti madhokoteya kana kuti ana chiremba anoona ngezvekubatsira antu dzingaa nyama dzavo dzarwadza ngezvakasiyana-siyana. Anofanire kupuva nguva yakati rebei yekumboti adzorore mumhatso mwavo. Kuitire kuti pfungwa dzavo dzisanyanye kufunganya zvakanyanya.

Antu anoona nezvekurapa, kunyangwe anorapa zvirwere zviya zviya, zvakafanana naana CORONA, hazvimbangodi kuti muntu azvitange asina ruzivo rwakakwana uye asina kuchengetedze muiri wake, ngekuti muiri wako muiri wako muntu. Hazvina kuti ndiwe namukoti, zvikatokubatawo unoinda.

Ana chiremba pachawo, anofanire kunga ane ruziwo rwakakwana. Ana chiremba anoziya zveanoita neyamadhokodheya nevakoti anofanira kudetsera vechidoko ava kuita kuti agarewo ane ruziwo rwakakwana. Kuita kuti oouya kuzotirapa, atirape zviro kwazvo.

Zviro zvakanaka kuti muntu agare eivhenekwa eionekwe kuti ngazi yake yakadini ngekuti muntu unogone kushata asingazvizivi kunyanya antu akaroorana umweni unogone kuite musikazwa murunzo wobude kubanzi iwewe uri mumhatso wosangana nematambudziko ezvirwere zvepasi pezuva saka muntu ngaagare eivhenekwa ropa rake

Utano hwemunthu weshe wepashi pezuwa hwakanaka kanamuchiremba akahuti hwakanaka asi kana tisina kumboonana nachiremba naana mazvikokota anoite ngezveutano hwedu atingambaangoti hwakanaka ngekuti zviro zviri kutenderera mazuwaano zvakambasiyanasiyana saka zvakanaka kuti tipote teimbovhenekwa ndiana chiremba eitiudze kuti zviro zvakadini muutano hwedu.

Mazera eshe zvakabaanaka kuti tipote teienda kunaana chiremba teiovhenekwa kuti utano hwedu hwakamire mumirirei. Ngekuti kune zvirwere zveshuga zvirwere zvinaanabhiipii zvinezvi zvirikusimuke muvantu, zvinode kurapwa nguva ichipo kuitire kuti tisazoenda utano hwedu hwapera.

Antu anosise kuenda mweshe mweshe mwaanenge achibuyirwa kuti munoitwa ngezveutano. Oenda obatsirika eipuwawo rakazara ngeantu anozive kuti zvehutano zvinohamba sei mwumwiwiri mwawo.

Ngatipotei teitsvake zvirongwa padande mutande, zvinoite kuti tirapwe kana tasangana nematambudziko makuru, kana zvirwere zvikuru zvatenderera nyika ineyi ,kana kuti zvimweni zvinopota zveichaiwa bembera, ngeantu akuru anoziya zvemishonga.

Ehe kana antu einge asangana nematambudziko, mabandiko akatikomberedza ngaaziye kuti antu aya anode zviro zvakakwana zvekushandisa kana ngatiti kwachaiwa bemberera rezvirwere zvinouya ngatiziyewo kuti zvirwere izvozvo zvinodawo zviro zvekushandisa mumazvipatara mwacho.

Zvirwere zemazuwa ano Zvimweni zvachona zvakutonetsa. Unombazwe munhu eitsve patidi. Kungozwe kuti umweni urikutsve maoko, umweni urungatei mune magetsi munyama yake, Saka zviro zvakadaro kuti zvikoneke zvinode antu anotore mishonga yechirungu eipota eierengawo zvakasiyana -siyana kuitira kuti tingabatsirika sei.

Imwi woyee, imwi woyee zviro zvimweni eree zvakaita saana ana zvishuga nezvimweni zvirwere zvinosanganisira muutano hwemuntu kana eikura. Zvoda kuti aone chiremba nguwa iripo obhuirwa kuti ichi imwa gomboti rakati, Ichi imwa gomboti rakati wotopora nguwa iripo.

Ndau dzeshe dzinovhenekwe mitombo ingaa yechiyungu inei, ingaa isiri yechiyungu, yechindau, dzinofane kunge dziine zviro zvakawanda zvimuchini zvekuvheneka ndizvo mitombo inei. Kuitire kuti zvinozobude apapo zvinge zvakanaka uye zviri zvechokwadi.

Nzvimbo dzeshe dzinoita ngezvekuita tsvakurudzo yezvemitombo yekurapa antu. Dzinofanire kunge dzine zvikwanisiro zveshe kutangira kuzvimuchini zvekushandisa nezveshe zvingadiva. Kuitira kuti tsvakurudzo dzavo dzinge dziri chemene. Ngekuti pasina izvozvo hapana chingabuda.

Mazuwa anaya antu ari kuwanda zvirwere zviri kuwanda zvakungofanira kunge kune mhatso dzekuti antu anoende eitonyaso kuningira kuti mushonga iyi ingarapei uyezve mushonga iri kushandiswa imweni iri kubve kubanze yakanaka ere kuti vantu vashandise.

Nzvimbo dzeshe dzinovhenekerwa mishonga nekugadzira imweni uyezve nekudzosera dzosera zviro zvimweni zvisingadi mishonga imweni tsvimbodzo dzinofana kuchengetedzwa uyezve dzinofane kuiswa naantu anobaaziva zvavanoita kuitira kuti mishonga yedu isa bhenda.

Dei nyika dzeshe dzakabudirira, dzeirangarirawo kuti kune dzimweni nyika dzisati dzabudirirewo dzichirikudawo rubatsiro pane zviro zvingadai zviri zvimuchini zvekushandisa munzvimbo dzekurapira nekurapwa kweshe ngekuti dzimweni nzvimbo dzibangori kumashure panyaya dzebudiriro.

Muntu weshe unonzi mukadzi, unogona unonga akazvitakura kana usina kuzvitakura asi wakaroorwa, zvirinani kuti upote weienda kuna anamazvikokota weimbovhenekwa ngekuti mazuva anaya kune zvirwere zvakasiyana-siyana ,zvingadai zviri zvegomarara nezvimweni mweniwo. Saka muntu akaramba eitambira kunana chiremba unenge ari panguva yakanaka.

Mhatso dzekuvheneke antu nezviro zvekushandisa zvechiyungu zvinezvi zvinofanira kumbaawanda kuitire kuti antu kana einge eide kuvhenekwa, akasike kuvheneka uyezve abaavhenekwe ngemwazvo.

Eshe antu anoshanda zvingaa zvekuvheneka zvirwere zvingaa zvekuvheneka mishonga nzinde nezveshe zvangavheneka anofanira kuwa neruziwo rwakakwana pazviro zvaanoita kuitire kuti asazoite zviro zvinokuwadzise amweni ngokuti mishonga yaanovjeneka ndiyo yatichada kushandisa mangwani.

Nzvimbo dzeshe dzinogadzirwe mishonga kweshe kune akoti nemadhokodheya anoona ndizvo zviro zvinezvi anofanire kuchengetedza chiro chatinoti utsanana kuitire kuti nzvimbo dzavo dzinake, dzinakidze kuona dzisambaashata kutarisa kudayi.

Nzvimbo dzekuvhenekera makomboti, miti ,nemidzi yeutano zvinofanire kunge zvirimwo mumazvipatara mwedu kuitira kuti mishonga yese yatinoshandisa ivhenekwe tisati taishandisa kuti tione kuti inoita ere kushandisa kana kuti aiiti.

Mhatso, nezvekushandisa mumhatso dzacho, dzinoita zviro zvekuvheneka zvemukati meantu, angadai ari makodo, zvingadai dziripfungwa, angadai ari matehenya, zviro zvakadai zvinofane kuramba zveionekwa muzvipatara kuitira kuti antu akasangana nematambudziko akasiyana-siyana akasire kurapwa ngekukasira.

Mishonga yeshe ingaa yechibhoyi, ingaa yechiyungu inofane kuvhenekwa ndiana mazvikokota akambaa ongororwa kuti aya anombaa kodzere kuite basa rakadai ndi iroro kuita kuti isusu patinenge toishandisa tishandise mishonga yatinoziva kuyi aiurayi aina zve matambudziko ainotipa mumuwiri mwedu nemungazi

Mazuwa anaya nyika yabudirira kwaane zviro zvakawanda zvetingashandisa zvinenge michini inovheneke mavhu, inovheneke mhepo, mvura nezvimweni zvetinoshandisa kuti zvakachena ere saka zvinodiwawo kuti mabandiko akatikomberedza ane mare atibetserewo munezviro zvakadaro.

Antu wee antu wee. Tinobhuye isusu kuti pane kubudirira kwaite nyika nemunyika nzvimbo dzakatikomberedza ngativewo tine nzvimbo dzinovhenekwa zvatinoshandisa. Ringaavhu retinorimisa iri ngarivenekwe tione kuti ringadei tionezve kuti pamweni pacho makoho atinenge teita anenge akadzkira ngekuda kwekushaiwa zvikwanisiro zvino...

Mishonga yechirungu yakabanaka inotibatsira imweni ndoinoita zvekunyungudusa zviro imweni inoita tikasire kupora imweni inoita kuti mapapu edu arerukirwe kana kuri kuifema kwega kwatinenge teita saka ngatikurudzire kushandisa mishonga iyi tione kutsvaga mare dzakakwana tione kushandisa.

Mazuwanaya takude mbatso dzakawanda neantu akawanda akadzidzire kuvheneka zviro zvinofanira kudai zveishandiswa ngeantu kuite kuti tive tine utano hwakahlamburuka hune pahwakatarisa husine matambudziko makukutu ngekuti tirikude zviro zvakavhenekwa.

Anhu ngapote eivhenekwa mazuva anawa zvabanakaa nezvivhiti vhiti zvekuita anhu anoenda eiongororwa nharaunda nemadziso awo achangorarami einzwa marwadzo kuti achangobva pai.

Antu eikurazviyani anosise kupota eibhuyirwa mashoko akanaka nemazwi anoitekuti arambe eitambanuka mupfungwa dzawo zvakangofanana nekuti ana oende kuchikora mai oabhuyire kuti 'ndinomuda ana angu'chero ariyo anotombooneka achiti mai edu anotida.

Ana mai achineana adodori achiri kuyamwisa anofanire kupuwe ruziwo rwakakwana Maererano nekuchengeta kwaachaite mwana kubva ari mudodori kusvika akure ngekuti zvikasadaro kwona ana acho anga kure ari panguwa yakaoma ngekushaye utano hwakanaka.

Ana mai nana baba tinofanire kuziya kwatinorapwa kunyanya nyanya anamai edu ane mimba .Kwaanorapwa kunoite kuti ana edu akure aneutano hwakanaka .Usina kuvhiringidzwa ngekusaziya.

Ana echidoko eikura anofane kuongororwa izvo zvinokonekwa chete kana mai acho eiti achine mimba anoende kuchipatara. Eiovhenekwa kuti mwana vakamira zvakanaka ere, uyezve mwana vacho une utano ere. Kuitira kuti asazobereka zvingaite zvirema zvinoizvi nematambudziko amweni atinoona ana achiri adoko.

Pamweni kuti basa reukoti, reudhokodheya rihambe zvakanaka rinode zvikwanisiro zviro zvekuite kuti anthu ashandise kana eirapa, zvingadai zviri zvimichini zvemazuwa anaya zvazara izvi kuti anthu aone kubatsirika zvakanaka, ndizvo zvinoshanda izvozvo.

Ndau dzeshe dzinorapirwa arwere kana kuti zvipatara, zvinofanire kunge zvine michini yakakwana kushandisa kurapana muzvipatara, ngekuti imweni, zvirwere zvati kurei , zvinenge zvaakuda mishonga yakati kurei, inoongororwa ngemichini.

Mundau dzekurapirwa nendau dzeshe dzinoita ngezveutano dzinosise kunge dzine zviro zvakakwana zvekuti anthu arapwe ngezviro zvekurapisa ngekuti azvishandi kuti indau dzekuti munthu arapwe dzisina zvakakwana zvekuti munthu arapwe ndizvo.

Zvibhehlera zvedu zvakatikomberedza zvinofanira kunge zvine zveshe zvingashandiswa ngeantu anorapa kuitita kuti asazotambudzika pezvimweni zvirwere zvisina zviro zvekurapisa ngekuti chikwe nachimwe chine chiro chinochi detsera kuti chirapwe

Mazuva anaya taakufanire kunge tinezviro zvekushandisa kuitira kuti tione zviro zviri mukati mwedu. Ingaa michini, hatikoni kuone mapapu emuntu kana kutione moyo wemuntu. Asi kwaanemichini yekuti muntu unokone kuonekwa mufemero waanoita nezvirwere zviri kumutambudza nemichini. Michini ineyi inofanire kunge irimo muzvipatara zvedu.

Zviro zveshe zvinoshandiswa muzvipatara ngazvinge zvirimwo. Mazuva anaya zvirwere zvirikuramba zveikwira, zveiwanda. Zvimweni zvirwere hatitozvizii mazita azvo nekukura kwazvo. Asi anachiremba aakuzviona ngekuti aakushandisa zvimweni zviro zvati darikidzei pfungwa dzeantu pakufunga. Saka zvinodawo michini dzati wandei kuti zvirwere zvakadaro zvioneke.

Mazuva anaya zviro zvedu isusu zvatinakei ngekuti kuuya kwakaita kuwanzwa kwakaita nyika dzedu dzekumadokero nedzekumabvazuva dzakatipawo chiedza chekuti tikone kushandisawo zviro zvakavandudzwa zvimichini zvamanje-manje zvinoite kuti basa rirambe reiende mberi reakoti.

Zvibhehlera zvakatikomberedza zveshe izvi, zvinofanire kuvewo zveipuwawo zvekushandisa, zvakanaka zvinganai nemichini ineyi yekushandisa yekuvheneka zviri mumwiri mweantu kuitire kuti tirapwe zvakanaka.

Zvihlayo zvekuti antu agare akarapwa eyitsvakwe zvirwere zvakasiyana-siyana, zvinofane kuvemwo muzvibhedhleya, kuyitire kuti antu asatambudzika, uyezve anorapa achona asatore nguwa eyimbaafunge kuti hino tochiyita ekudini kuyitira antu anaya asina pekugara.

Hurumende neeshe mapandiko anoona ngezveutano anofanire kupota eyimbo vhakatshira zvipatara zvepashi kunyanya zvemmuma ruzevha zviya zviya eyi wone kuti shuwa here mumakanyi umwu mune zvikwanisiro zvekuti andu aberekeremo ngekuti pamweni pacho andu anotambudzike ngepekuwata kana eyibara.

Michini yekushandisa muzvipatara yakambayanaka ngekuti aina matambudziko ekuposha posha muntu pamweni pachona unokanganwa, pamweni pachona unoite zviro zvisirizvo ,pangadai chiri chipimo nezvimweni , asi muchini unoba aita zvemene saka zvipatara dai zvairamba zveishandisa michini yechiyungu kuti zvisaite matambudziko akawanda.

Mazuva anaya kana utano hwedu hwambashata, hazvichanesi kuona ngekuti kwava nezviro zvakawanda, zvechiyungu zvakati budirirei, zvekuti unotozviona wega pazvimichini zvavo zvinezvi kuti haa apa zviri kubabhuyiwe ndichiremba ndizvo zvemene ngekuti zvinovheneka zveiratidza futi peunoona kuti apa shuwa ndini uyu.

Nzvimbo dzakatikomberedza dzine zvipatara asi zapatera zvo izvozvo dzimbaari shungu dzangu kana mufungo wangu kuti dei zvaiwanawo zviro zvakakwana zvekushandisa nekuti amweni antu ambaari madhokodheya asi tinoenda teishaya zviro zvekushandisa kuti tirapwe.

Nenyika yeyi budirirawo antu anofanire kubudirire munxondo dzavo kuti azive kuti antu eyirapwa anofanire kubatwa nezviro zvimweni zvinoita kuti utachiona usatapukire kuende kumuwiri wavo kunyangwe ona hawo ari ana mazvikokota asi zvimweni zvirwere zvinokone kutapukira kubve kumunhu uri kurapwa zveyiyotoendawo kwaari.

Ini ndinobafunga kuti zviro zvinenge zvakabanaka kuti eshe antu anogadzire zviro zvekuti tishandise muzvibhedhlera zvedu zvinoenderana neutano hwedu zvingadai zviri zvigariro zvekuti anhu arapirwepo zvekurapa anhu zvachona zveshe izvozvo zvinofanirwa kunge zvakabachipa muzvitoro kuti tikwanise kunge tinezviro zvakakwana kana tode kurapwa kana kurapana

Nemawandidzikure arikuita nyika yedu ,yekuti peshe peshe pakuonekwa madzangari dzimu ,dande mutande rangova peshe peshe .Ma wayalesi aakubatika peshe peshe ,nembhozha nhare. Zva sise kuti muzvipatara zvingovawo zvakadaro, kuti nyika yedu iende mbiri yakangovandudzwa.

Zviro zvemazuvaano aya zvavakuda kuti ukaone anazvo kuzvipatara weito weibvunza weiziva ruzivo rwazvo nekuti zvaa nezvimichini zvakawanda zvakushandisa neantu zvimweni zvokuti unokone kutombotenga woshandise kudzimba dzako iwewe uri wega wabatsirwa ndichiremba.

Michini yabayo mazuwa anaa yekushandise kurapa, yakuite kuti anoona ngezvemutombo akasire kurape atenda awo ngekuti zvakubetseredza kukasire kuti basa rihambe. Zvasiyana nekudhara kuyani kwekuti muntu waitore nguwa yakareba eikiringinya ari ega kuti munhu akasire kupona.

Zvekushandise kurapa, zvinofanire kuramba zveiwanda, ngekuti zviri kubuda zvirwere mazuwaano, zviri kuramba zveiwanda. Saka kuwandudzike kuri kuitawo nyika yedu kunofanire kuenderanawo, nezviro zvetinoshandisawo, munyika mwedu.

Mazuwa anaya kurarama kwakude kuita kweireruka ngekuti mapazi eshe anoona ngezveutano ari kuzama nepaanogone napo kuti zvipatara zcakati komberedza zveshe zviwe zviri zviro zvinonge zvinoshandisika mukurape atenda zvingabadai ngezvekugarira zvekushandisa zvekuzvenekesa atenda acho zveshe.

Nzvimbo dzeshe dzinoitwe zvekurapa, zvingave zvibhedhlera zvikuru zvemumadhorobha, zvingaa zvemumakanyi, zveshe zvinofane kunge zvine zviro zvakakwana zvekushandisa. Dzingaa nzvimbo dzekuti antu anoatira, dzinofanira kunge dzakakwana.

Eshe antu angoite nezveutano anga anachiremba edera dera ekupedzisira kana ana achiri kudzidzira zveutano anofanira kunge eyimbakona kushandisa michini yeshe yetingadai teisangana nayo muzvipataramwo nemuzvi bhedhlera inotirapa kuitire kuti tisasangana nematambidzikozve pakuishandisazve.

Mushonga yechiyungu ineyi pamweni pakona aimbashandi iriyega ngekuti ikweni yakona inenge yeidawo zvisimbi zvekuti tinoibatanidza toibvise muzvimabhotoro mwayo teise mumwiri mwemuntu. Zvirozvo izvozvo azviitiki kana zvisimbi izvozvo zvisipo Saka zvinofanira kunge zvakakwana kwezvinobve iyoyo.

Pazveshe zveshe zveshe zvingashanda pasina michini zviro zviro zvimweni zvinoda michini yemazuva ano kuitira kuti madhokodheya nemakoti akone kurapa zvakanaka angarapi zvakanaka pasina muchini Saka tiri kuti mabandiko eshe anoona nezvekubetsera ngehutano ngabatsirawo zvipatara zvakatikomberedza zvione michini yekurapisa.

Akoti edu nema dhokotera anofanire kunge ane zviro zvaka kwana zvekushandisa zvingadai zviri mapanga nezvimwe zviro zveku isire zviro zvekushandisa paanenge eyi bate basa rekuvheneke mishana ye andu pamwe chete ne mwiri.

Zvekushandisa muzvipatara zvakabudirira izvi zvinodawo kuti zvipararire kweshe-kweshe, kunyanya kuzvipatara zvichangotanga kuuya izvi, zvisati zvave nezvakakwana kuyitire kuti antu eshe arapwe eyipona.

Ma zuva anaya chirungu chakabai naka chakuite utano hwedu huwe hwaka mbai ita zviri nane saka kwane zvi mishini zvotengwe mazuva ano zvekuti munhu unombai nya rumba ari mu mhatso unonyaita zvese zvaanoita zvinoite kuti ziya rirambe rei buda pa mwiri pake uye hutano hwake hurambe rwakanaka.

Mazuva anaya antu ari ku sangana ne matambudziko aka siyana siyana asizve tino tendawo ma bandiko ewu tano ari kuramba eyitipa zviro zvinoite kuti tirapike anotipa michina inoiite kuti tirambe teyi batsirwa muzviro zvaka siyana siyana zvatino sangana nazvo.

Zviro zvemuchipatara zvinoite kuti anhu apore ngekukasira, uye zvinoite kuti anhu agwinyise makodo awo zvakaita semichini yekushandisa iwowo zvinode kutengwa neantu akasiyana siyana kuitire kuti zvipatara zvedu zvione zviro zvekushandisa munguwa yazvinodiwa.

Mazuwa anaya nyika yahamba, zviro zvasimuka. Takudawo kuti muzvipatara mwedu umu nemuzvibhedhlera mwese umu muwewo mune zviro zvekushandisa zvakasimukira uye kuti anhu aziye kuti anoshandisei pachirwere chakadai. Kurumba unodei, mazuwano kwava nezvimuchini zvekuti unorumba uri mumhatso, ngazvitengwe anhu a

Zvimweni zvinozoita kuti amweni zvirwere zvizokona kurapwa zvinoda kuramba zveioneka aisi nyaya yekuti zvinenge zvisiri asi chinenge cheitika ndechekuti zviro zvekuvhenekesa zviro zvakadaro muzvipatara zvinenge zveishota nekuti muzvibhedhlera nezvimweni zvinoshayanmare yekuita zvakadaro.

Mu ndaraunda dzatino gara kunyanya ku mamisha iyo kuno baide kuti hurumende ibatirane pamwe chete ne mabandiko eshe anoona nezve utano ambotipe zvimwe zvi michini zvoku shandisa zveku takurisa anhu anenge eibve mu motikari dze chipatara dziya kuti zvo hambiswa sei zvinode antu anenge eyi tipe zviro zvakadaro.

Zvipatara zvedu zvinofnofane kuve ngezviro zvakakwana zvekushandisa. Zvingadai zviri zvimuchini nezvimweniwo zvatingafunga zveshe. Asi kuti zvidaro, mabandiko anoone nezvekubatsira antu nekubatsire zvipatara anofanire kutipe zviro zvakakwana nemare nehurumendewo pamwe pacho.

Pamweni pachona antu tinombarwara ngezvirwere zvinobasanganisira mukhuhlani mikondimbera asi kuti ukaenda kunana chiremba anombaMbokubaya rimweni raanoti jikiseni rekuti akakubaya unombapora.

Zviro zvakasiyana-siyana zvekushandisa muzvipatara zvinofana kuva zvirimo muzvipatara zveshe kuitira kuti akoti edu nemadhokotera paanenge eida kushanda asazoshaya chiro chekushandisa pakuita basa rawo.

Michini yekurapa yekurapisa yakabaanaka muzvipatara zvakatikomberedza zvakasiyana siyana saka izvozvo zvinobate mapandiko eshe neana edu anoende kuzvikora koofunda ngaaofundirawo zvakati budirireyi zvinoapa mukana wekuti azokwanisa kushandisa zvakabudirira muupenyu.

Pamweni pachona hai tinombasaka pora ngekuda kwekuti atimbarina zvekushandisa zvingasanganisira michini dzingaa michini dzinedzi dzekuti tione shuga tivheneke zviri mumwiri mwedu zvinode michini yakahlamburuka uye yakavandudzwa yekushandisa.

Michini ino ite kuti anhu arapwe ino fanire ku ramba yei onekwa ku nzvimbo dzeino tengeswa dzaka siyana siyana kuitire kuti anhu akasire ku rapwa che kutanga uyezve avhenekwe zvese zvingadai zvei arwadza pa nguva shoma ya anenge eyi rwadziwa kuitire kuti mikuhlani ikasire kupora.

Zvino mbaadakadza kuti kana mishuna ichirwadza muntu ngaaende kuna chiremba andoonangiswa kuchipatara kuti apana ere chakakanganisika mukati mwemushuna yake kuti abatsirwe ndiana chiremba, apihwe mapiritsi

Kudzimbwa kwenyama kwemushuna zvinoenderana nekuti urikushanda zvakadini. Asi vanachiremba vaneimwe mitombo yavanopa mukati mwenyama zvichienderane nemadzimbire auri kuitwa.

Mitombo yechiyungu mazuvanoya ndiyo yanake kushandisa ngekuti yakambaa vhenekwa ndiana chiremba.

Maphirizi nemushonga yeshe ingadiwa kuti muntu agare akachengetedzeka pautano hwake, kunyanyanya yechirungu ineyi inofanire kopiwe ndianachiremba anoziye zvaanoita eivabhuyira futi mutenda kana muntu kuti zvinofanire kuhambiswa sei kuti arambe akachengetedzeka pautano hwake.

Mazuwa Anaya nyika yedu yaramba yeitatamuka ruzivo rwabaitatamuka rwakuretu hino changosara kuti tishandise chiro chakambinaka mushonga yechiyungu ngekuti kwanemuchini yakawanda unoongorora mushongayo kuti mushonga yakanaka ere uyezve ruzivo rwazara nevandu vafunda vawanda

Muntu ngaasangoende kotore mishonga yechiyungu, oifananidza neyechibhoyi, yaanoziye kuti ndikatore munguraurwe uyu, unombaarape musoro, kana kuti unondipe mweya wekude kuti ndirambe ndeirye chikhafu. Yechindau yechirungu iyi inonesa, enda wobhuirwe ndichiremba kuti, tore icho ushandise pakati.

Tiri kuti isusu ana achiri a dodori anofanire kupiwe mishonga yaka ongororwa ndiana chiremba isiri yedu isusu yataka funga makomboti edu ngekuti tikazomu kuwadza mwana akadaro nfema komboti edu tino tambudzika.

Mazuva ano aya makanda edu haachambanetsi kuti tingaahlamburudza ngeyi, ngekuti kwava nemishonga yechirungu yekuti imweni unopotsera umwomu mumwiwiri mwedu umu zvimavanga zveshe zvotopora, mambonje hausisina.

Antu chetinofanire kuziya zvirwere zvinouya kuantu asi kune antu akagara azviona kuti kune zvirwere zvakati zvinofanire kurapwa saka chirwere chatinosangana nacho chepanyika panapa chine unokone kuchibetsera saka isusu ngatipote teienda kuzvipatara tasangana nematambudziko.

Antu anoite ngezvemutambo, ingaa yekurumba, ingaa yekutomhuka, ngezvakashiyana-siyana, anofanire kutsvake mishonga yechiyungu inoite kuti irambe yeiape kugwinya munyama dzavo pazviro zveshe zvavangadai eiita, Ngekuti akasadaro, matambudziko anoramba eiwanda panyama ya..

Antu! tinofanira kuziya kuti aasi ese mapirisi etinofanira kutora teishandisa. asi kuti tabhiirwa ndichiremba kuti iro tora rinoshanda zvakati , iro tora rinoshanda zvakati tikasadaro tingapedza kuurayana mumhatso umo tisingazii kuti chiinyi

Antuwee, ngatibhuirane nekuchaya bembera. Antu ayaya anoita ngezve mitambo ,kungaa kurumba , kungaa kuthomuka, ngezvimweni zvakadaro zvingangosanganiswa nematambudziko ekuti muntu unokhugunywa akawa akakuwara. Kune mushonga yechirungu yatinofanira kugara nayo, yekuti kungotoponzera zvotopora nguwa isina kusvika kuretu.

Antuwee antuwee miti takabadzara nayo mumakanyi mwedu tinayo asi pamweni pakhona aibarapi zvirwere zvirikuuya zvemazuvaa anaya saka tinodawo kupota teitsvaka mishonga yechiyungu teiona kuti aingadetseredzi ere mwatinokorera kurapa ngeyedu yechibhoyi.

Antu anofanire kuziye mishonga yekushandisa. Ngatimbodai, yeshe mishonga yechirungu. Amwe eshe maphirisi ehe echirungu, amweni anorape musoro, amweni anorape mushana, amweni anorape makumbo. Amweni anorape zvemukati zvangadai zviri zvemapapu. Saka ziye mishonga yekushandisa yawabhuirwa ndidhokuta wako. Nekuishandisa zvawabhuirwa zvemene.

Aisi miti yega yemishango yakakosha kunyangwera neiyi yemazuwa ano yechiyungu iyi imweni hayo inozorwadza pakuti inombaarwadza kutenga ngekuti pamweni pachona mare yacho inombati dhonzei asi zvisina hazvo kudaro inorape zvinokasira.

Anthu wee, pane zviro zvimweni zvinoda kuti tigare kumamphatso kwedu, pane zvimweni zvinoda kuti tingomirira teimwe mvura teirarama. Asi kana zvaakuenderana nezveutano munthu gara weiziya mishonga yechiyungu, yeshe mizhinji yakhona kuti kana pane chazoitika munyama mwako uziye kuti chiini uye chingabatsirwa ngei?

Tinezvirwere zvimweni zvetinokone kurapa ngenzinde, ngemakwati emiti pamweni ngetsangu dzemiti yakasiyana-siyana, asi pamweni panotode mishonga yechuyungu ino iyi kuitire kuti zvikasire kuhamba.

Mishonga yechirungu, yakabanaka kushandisa, ngekuti pamweni pachona, eya amweni anoti hawo heeee, zvinodhura, heeeee zvakadayi-dayi, zviro zvizvi zvakanaka kushandisa izvi, tikasazvi shandisa tinopera teshe kufa, ngekuti zvakambaa bongororwa zvikaonekwa ,kuti ndizvo zvinoyita muutano hwedu.

Zvibhehlera zvese zvakatikomberedza zvinofanire kunge zvakabaashongedzeka. Mune zviro zvekushandisa kuitire kuti kana arwere akawanda, eshe apere kurapwa ngekuti mazuwa anaya anhu arikurwara ngezviro zvakasiyana-siyana munyama dzawo.

Ngatiedze ngepetinokona napo kuti akuru adori dori, ari pakati nepakati eshe antu tiende kuzvibhedhlera zvakatikomberedza kunoonekwe mitombo yechiyungu kuitire kuti kana tasangana nematambudziko tiziwe kuti tinozoawona kuri uye mishonga iri yatingada muupenyu hwedu.

Vana vechidoodore veikura kubva muzera wepashi, anode mishonga yavo yaanopiwa nana chiremba isiri yokuti isusu tinondotsvake makomboti mukanyu umu ngekuti tinopedzisira tauraya utano hwavo achiri ana adoko.

Mazuwa anaya kumbaanaka aamahara. Ngekuti kwaanemafuta echirungu ekuti zvaoma zviya, waakude kuti ganda rimboti nyemukirei, kutore woti mbonye-mbonye. Kana amweni ndiwo antu anoite inge ane mambonje ekare, zvinovharika zveshe izvozvo ngemafuta aayo mazuwa anaya.

Mishonga yechiyungu inei yakabanaka kuisandisa ngekuti inokasire kuti marwadzo edu apere pamweni maguyana achona anenge eiramba mitombo yeshe yechiboyi yatinenge teizama kuti tishandisa makomboti nemaguchu saka zvakanaka tishandise mishonga yechiyungu yakavhenekwa ngana chiremba.

Pamweni pachona ropa remuntu rinopera ngenyaya yekushaya zvikwanisiro, muntu unode kupota eiona ana chiremba eipiwe mishonga inoite kuti ngazi yemuntu irambe iri mumwiri mwake zvakakwana zvakaringana ngekuti pasina rubatsiro rwachiremba akuna zvetingaba kona kuti tingaita teirarama munyika muno.

Mazuwa anaya kwabainaka ngekuti ungabai hweihamba, wokugunwa, wowa, kwawa nemishonga yechitungu inopisha, yekuti kunyangwe waite chibhororindo kana chiinyi chawa sangana nacho, chinobapishwa chokasire kupora. Zvasiyana ngekuti ungambaikamhina kwemamakore akawanda ngekaro kadodori.

Mazuvana anaye anhu arikudye zviro zvakasiyana zvimwe zvine mafuta akawanda asi kune mitombo yechirungu inobatsiridza kubvisa mafuta ayoni mumwiri medu

Mazuwano mishonga yechirungu mishonga yakabanaka kushandisa ngekuti chero petinoenda kuzvibhedhlerayo tinombaakurudzirwa kuti tishandise mishonga yakaongororwa yechirungu ngekuti iyi yechindau iyi kuida hedu asi atizozii chikero cheinoda kuti ishandiswe nacho ndopetinofira azhinji.

Mishonga ye chirungu mazuva anaya ndo yakurumbira ngekuti yaka vhenekwa uye kurapa kwayo kuri kuita senge kuno kasira kupinde mishonga ye makomboti yatanga ta jaira saka zviri nane kuti munhu ashandise zviro zvakango.

Mishonga yechirungu yakambai naka inoite kuti tinokasire kupora, uyezve tisasangana nematambudziko mu kuishandisa, kana tikateedzera zveshe zvataka bhuyirwe ngaana chiremba tinombayi pora, nguwa isati yati wandei.

Zviro zvimweni zvakakosha kubanazvo muzvipatara mwedumwo ngekuti pane dzimweni nguwa dzekuti antu anoomerwa arwere achakoni kufema panode zvimweni zvimvura zvinoshandawo kubatsiridze kufema nekundya kunoku muantu anorwara ngekuti pamweni miromo inenge isingachashami.

Mishonga yechiyungu ayisi yeshe inopinda nemwiri mwedu. Tisati tashandisa tinofana kutanga Kobata ana chiremba vokubhuyire zviro zvinofana kuti iyenderane nemwiri yedu ngokuti amweni anopedzisira oshoshona amweni ofunuka makanda ngenyaya yekushandisa zviro zvisingaenderani nemwiri yavo.

Anthu ngadyaire kushandisa mushonga wechirungu eya magomboti akanaka hawo adhuri asi hatizoziyi chipimo uyezve pane zvirwere zvakuya mazuva anaya zvekuti atichazii kuti gomboti ripi rechindau ringabaishanda pachirwere chakadai saka ngatishandisei dzechirungu dzatinobhiirwa ndiana mukoti.

Michini yekurape anhu anorwara inofanire kubawanda kuitire kuti anhu asafe vakawanda. Kunyanya nyanya zvirwere zvakaita sanana misana, makumbo nemapapu, zvino fanire kurapwa nguva ichipo.

Mishonga yechirungu yakanaka antu we yakavhenekwa yakaongororwa nana chiremba ende ine chipimo chaunoziva kuti ichi chipimo ndochandinoshandisa kana ndasangana nedambudziko rakati kwenguwa yakadaro ukasadaro unotambudzika Saka ngatigare teiona chiremba panyaya dzemishonga iyi.

Imwiwoye ihee azvisi zvimweni zvinode kugara eya mwari wakatisika wakatipa zveshe zvekuti tingararama nazvo asi pamweni pachona itai teite ukama hwakanaka nemadhokodheya teiendeyo teivabvunza nguwa nenguwa kuti imwiwoye panenge pari kutsuna tsuna ndoshandisei vanotare mishonga yakasiyana siyana yemunofane kuti mushandise .

Antu anofanire kusisa kuzvichengetedza kubva kuzvirwere zvakasiyana -siyana ngekutora mishonga yakasiyana-siyana. Ngatimboti zvepabonde zvinezvi, antu ngaaziye kuti ndizvidzivirire nganditore mushonga wakati, kuti ndizvidzivirire nganditore chakati kubva kune kwazvinotengeswa.

Anhu kunyanya-nyanya emumaruzevha, anofanira kudzidziswa, nekufundiswa kuti oite ekudini, ngeapi mishonga ingambaatorwa nemaphirizi, kuti kuitira kuti ,utano hwavo ,hunge hwakadziviririka popakusangana kweanoita mundau dzakahwara.

Mishonga yemazuva anaya yabanaka yakukasira kuti antu apore munguva shomanana yaanayo. Zvasiyana nezvekudhara zvekuti veide kubhotsenge magomboti akasiyana-siyana kuti upore. Saka muntu veshe zviri nane kuti aende kune chinhu ichi kuti aongororwa.

Mishonga yechirungu iyi, yakanaka kubaashandisa. Imweni yachina inobaadhura kuitenga. Asi tiri kuti isusu, mabandiko anoona ngezveutano, ngaatibatsirewo ,atipewo mishonga inoite kuti tipore.

Mishonga yamazuvaano yakanaka kushandisa ende inofana kushandiswa ngekuti yakaongororwa. Iyi isina kuongororwa iyi yakanaka eya, asi munhu uno nonoka kupora, saka zvakakosha uye zvakabaanaka kuti tishandise mishonga yakaongororwa ndiana chiremba uyezve kuti tikasire kupora ngekuti chirwere chimwe nachimwe chine mushonga wacho.

Imi we imi we tinobai fanire kugara teione kuti utano hwedu hwaka naka ere ngekutore mishonga ye chirungu ngeku tore zvimweni zvima bhuku zvinezvi zvinoti bhuyire kuti tooita sei kuti utano hwedu hurambe hwaka naka pamweni zvinotiti rumbai mangwanani ega ega pamweni zvinotiti imwai mishonga iyi mwei pote mei jaha kuti utano hwurambe hwakanaka.

Mishonga yechirungu mazuvano ndeyekurudzirwa, kunga kundarawunda kwetinogara kana kuti kuzvipatarayo, ngekuti inenge yakawongorogwa ndi anachiremba. Ndivo vanoziva kuti inonyaye kushanda mushandireyi, uye inode kumwiwa pakadini. Tisawandza, tisambangoyite mishoma. Saka, sambangotenga tega anachiremba asina kutibvira zvekuyita.

Mazuva anawa zvipatara zvabazara ngemiti yakasiyana siyana kwainge zviro zvakasiyana siyana zvinongana nepfungwa kuti pamwe pachona unokona kudhaya hako eya mutombo Wawapuwa asi wapuwa pfungwa dzinokona kuti upone.

Kana teinge tarwara tasangana nematambudziko ngatiti pamweni tawa tokuwara mukati mwedu mwemabhonzo kana mwemarunda mwobaa rwadza ngatiende totsvake mushonga inoendedana neizvozvo zvekurapa matikomberedza kuitira kuti tisangoramba tine mavanga nemabhonzo anorwadza kwenguwa yakati rebei.

Mazuwanaya changosara chebamene kubashandise mishonga yechiyungu, yechibhoyi inoshanda hayona eya asi inematambudziko ngekuti atizoziii kuti chipimo chachona chinoshandiswa chemidzi chakakura sei Kuti timwe zvinoenderana nemwiri yedu tinopeisire tozvishatora asi mishonga yechibhoyi yakangonakawo pamwe pacho asi yechirungu iyi abari makeke chaiwo.

Mishonga inozwi mishonga mishonga yakaongororwa ndiana chiremba. Iyi isina kuongororwa iyi kungoda hedu kuishandisa asi aimbangoiti ngekuti inokone kutipinza mumatambudziko takaarairwa saka ngatiendeyi teitenga mishonga yakabaongororwa ndiana chiremba yetinoziya kuti iyi inoita uye inoshanda.

Mhuka dzedu dzinofanirewo kupuwa majekiseni dzeipiwe mishonga yakaongororwa yatinozoya kwayatengwa uyezve nezveinorapa kuitira kuti takusangana nematambudziko tinoziya kuti angava abva pari nepari nepari.

Mitombo yechiyungu yakanaka, inenge yakaongororwa ndiana chiremba uye inotipe chiyero chakaringana kuti tishandise kuutano hwedu. Ndiyona iyoyo, tisandoramba tichishandisa yechibhoi ngekuti yechiyungu ndiyo yakaongororwa uye ndiyo inokodzera kuti tishandise muntu ngemuntu.

Mazuwa anaa hai kumbondonesekana ngezviro zvisina kwezvakaningira iwewe unombaafunge kuti ukatora mishonga yechirungu ukashandisa ungambaatambudzika, chimare chinonesa asi torawo chidoko chaunacho wotenga mushonga kuitira kuti utano hwako hunge hwakahlamburika hwakangwizira.

Antu anofanire kuziya maphiritsi ekutora nemaphiritsi ekushandisa pachirwere chimwe ngachimwe. Chirwere chimwe ngachimwe maphiritsi acho, saka iwewe ziya, kuti ichi chirwere ichi chinode mushonga uyu, ichi chinode mutombo uyu, zvinokonekwa ngekuona chiremba zvirozvo.

Zviro zvatinoshandisa muzvipatara zvinode mare, pamweni pacho tinenge teizvida asi atina mare zvingasanganisira pekuatira pearwere, zvekufuka zvearwere zveshe izvozvo zvikabatanidzwa zvinode mare.

Mishonga yeshe inofanire kuonekwa panzvimbo dzeshe dzingafane kuti dzirapirwe anthu ngekuti munthu akaone chikwangwari chakazi apo panorapwa unotofunge eiitoti zveshe zvekurapwa zviripo saka paanoita dambudziko ndoopaanorumba apapo akasvika pasina unotofa.

Muzvikoro vamwe vana vanofunda ngekuda kwe mamwe mapato anenge echibaito batsira yamho achi batsira pane vano tambudzika vachipa zvikwanisiro zvakaita se zvinyoreso pamwe chete ne mabhuku acho.

Panezvimweni zvirwere zvekuti vabereki vatange kovhenekwa achinemimba ngekuti zvikasadarokwo akakura akashata kutarisa ngekuda kwezvirwere zvakadaro

Zvirwere zvinorura, zvinosise kurapwa ngeantu anonyatsozviziya kuti zvirwere zvinenge zvakashata uyezve zvinobata vantu vakadai. Uyezve zvirwere zvakaita seizvozvo, zvinotosise kuchaiwe bembera kuitira antu agaroziva kuti zviriyo.

Zvirwere zvinobata antu achiri mundani kana achiri adodori zvinofanire kugara zveizikanwa ndiana mai kuti ana anofane kuramba eyitariswa eyi ende ku zvibhedhleya eyi batsirwa kuitire kuti zvirwere zvakadai zvisazo batira ana kana achinge ati kurei.

Mazuva anaya kune zvirwere zvabaaruka. Izvo zvimweni zvachona zvinobata muzera weshe kubva kune echidoko kuenda kune akura .Saka zvakanaka kuti antu ane ruzivo nezvirwere zvakadaro apote aichaya bembera kuita kuti muntu weshe apone

Ana achiri adodori anosise kupiwe mitombo yakakwana inoite kuti utano hwawo hukure hwakahamburika ngekuti zvikasadaro kuzozvirapa zvakura zvinonesa.

Mubereki unosisa kupota eitamba nevana vake kunyanya-nyanya achiri mudodori. Eione kuti zvirwere zvinokura neana zviyani hazvisi kumubatavo ere, uye utano hwake hwakaringana ere.

Zvirwere zvikuru kuru kana kuti zvinorura zviyani, zvinofane kupote zveiite yekudzidziswa antu eyihambe misha ngemisha eyitaticha antu kuti zviro zvinezvi zvikauya tingazvidziirira sei, uyezve zvakanakirei kuzvichengetedza tichiri adodori kana kuwana ruziwo rwazvo tichiri pazera epashi.

Ana edu achiri adodori, anode kupuwa ndau nemukana wokuti atambe ega pachawo, zvimwe pada ari muzvipoka-poka, kana kuti akazvimirira, amweni eyimbatambe mitambo ineyi yemakumbo, ringaambe bhora yeikabirana eyidakara, zvinodzore ndangariro dzavo uye mweya wekubatana pachawo.

Antu eikura zviyani anosise kukura ari pamwe chete eidanana. Zviro izvi zvinokonekwa sei? Anthu ngatiite mitambo, tichiri ana adoodori ,ringaa bhora rineri, kungaa kurumbirirana nezvimweniwo zvetinoita zvinotipe ndangariro yekuti tigare tine rudo.

Zvirwere zvinorura zvinoda anthu anogara eizvibatikira nekuone kuthi azvisi kupararira ere uye nzira dzingashandiswa kuthi zvirwere zvakadaro zvisapararira kweshekweshe kungadai kune anhu ngekuthi zvinouraya.

Zviro zvakakosha kuti kana tasangana nematambudziko mudzimba mwedu umu ana yedu anenge eyirwara tiyende nawo kuzvipatara, kuzvibhedhleya nguwa iripo, orapwa kuitire kuti mayenda asaramba etinetsa nekut ishungurudza mudzimba mwedu.

Ana echidoko eikura anofanire kubatikirwa ngekuti kunezvirwere zvakasiyana siyana zvinobata ana echidoko zvirwere zvinomba siririsa zvinorwadza saka zvinodekuti antu tigare teibatikirana teiende kuzvipatara teipanemishonga kune awo atambudzika nezvirwere zvakadai.

Vakaungana varumbwana, varumbwana pamwechete nentombi vakadxloka mitodi pamwechete nemarokwe, vachikurukura pamusoro penyaya yemushando.

Muntu umwe naumwe unokone kuite karo kadoko doko kana kakaura kanomushungurudza munyama mwake kana kuti kugara kwaanoita saka unode kupota einda koonekwa ndiana chiremba Utano hwake huchakangoringana ere nguwa dzeshe.

Upenyu hwemunhu hwakakosha pamweni pachona tinenge teishande munzvimbo dzinode kuchengetedzwa dzakafanana nedzeutano. Pane zviro zvimweni zvirwere zvinohambe ngemweya zvinoda kuti munhu anyase kutozvichengetedza asati atange kubata basa rekurapa nekuita zvakasiyana siyana muzvipatara.

Ana adodori anofanire kupota eienda kwachiremba eivo vhenekwa mwiri yavo. Kuti hapana ere zviro zvine matambudziko pakurarama kwavo. Ngekuti akasadaro matambudziko anaya anozoonekwa aantu akura onese kurapa.

Muntu ziva mumwiri wako .Paite bayo enda undoona chiremba usachengeta zvirwere ngekuti hauzivi kwazvinosvika mangwanani saka pati twi worumba kuna chiremba okubatsira pati kotso poonekwa kuti chini chinenge cheikonzera.

Ana eikura zviya anodewo kupota eitamba neabereki avo eiendeswe kwakasiyana-siyana kunoite kuti pfungwa dzavo dzirerukirwe ngeupenyu. Asaone kuoma kweupenyu achiri ana adoodori.

Munhu ngaatore nguwa yake eiifundire zviro zvake zvaakadzidza ngatimboti waenda kuchikora chake chekupedzisira chiya waone ruzivo ruzivo rwacho runoda kuiswe panzvimbo kuti akwanise kuona kuti waakukone ere kudetsera amweni ngeruziwo rwakerwo.

Antu anofanire kupota eyitamba nekugadzire wukama nezvanokona. Umweni ukone kusona, umweni unokone kuwumba, umweni unokone kuridze magitha. Saka munthu ngemunthu ngatore nguwa yake panechiro chanokhona.

Ngekuda kwe kuzvara kwaro dandemutande ratekeshera nyika ino yeshe uye zve nekuda kwezvese zvatanazvo zvokushandisa zvokuti tikwanise kuone zviro zvinotibatsiridza neruzivo kuti tirambe teiziye utano hwedu ngatirambei teienda panezve utano ,ehee!teifunda kuti utano hwedu hunoda kumbonyatso ningiriswa zvinenge zvakaite muitireyi kuitira kuti tirambe tine utano hwakahlamburuka.

Matenda azara arura awanda akasiyana siyana munhu gara weiziya hutano hwako kuti ndinodei uye pandiri apa ndingabatsirika ngei saka gara weizvivheneka weienda kunana chiremba eikubatsira nguva dzeshe kuti hutano hurambe hwakati twasa.

Muntu unosise kude basa rake unosise kude zviro zvaakafundira, uye unofanire kude zviro zvanerudo nazvo kubve pakutanga. Kuitira kuti asazozvimanikidza ozoite zviro zvasina kufundira, uye zvasingadi muupenyu.

Tinofanire kuende mweshe munenge meitatichwa zviro zvinoenderana neutano hwedu. Ngekuti akaende kuzvikora ndiwo anoziye zviro zvinouye mwaka ngemwaka unono patinenge tiri. Saka nguva nenguva tinofane kuenda kuzvibhedhlera zvakatikomberedza teiobatsirwa kuti zvii zvinganetsa.

Munhu kana ati kurei, unode kuti atore rwendo rweupenyu hwake rwaanoziya kuti unozomiririra, ringaa basa, ngaatsvake zvaanoziye kuti izvi zvinozomuraramisa mune radii, ramangwani rake, asingazochemi ngeyi, ngeantu.

Antu eshe anofanire kuziye kunowanikwe mitombo. Ingaa yechiyungu ineyi, ingaa yechibhoyi, kweshe kweinowanikwa anofanire kukuziya kuti pamweni pacho zvinomuke zvakatsinza, antu oende kobetserwa nguwa ichipo.

Zvibhedhlera zveshe zvinoita zvekutengesa mitombo yechiyungu zveipazve mashoko akakwana echindau maererano nekuwana mishonga yechindau. Zvinofanira kunge zvakaurungudwa zvakanaka kutarisa ngemeso kuti antu arambe eida kuendeyo.

Nzvimbo dzinoite zviro zvekutengese mushonga, zvingaa zvibhehlera zvikuru kana zvidoodori, tiri kuti ngazviwe zvine zviro zvakakwana. Ngekuti antu akaziya kuti kwakati ndokunowanikwa makomboti nemushonga yechiyungu, uyezve kunopuwazve ruzivo nemushonga wechibhoyi. Kunofanire kunge zveshe zvinge zviriyo zvakakwana kuitira kuti antu asazotambudzika.

Mazuva ano mu zvibhedhlera mwakude mvura dzakachena kumweni ku nzvimbo dzinopisha kodawo mvura dzinenge dzeyi tonhorera dzinoiswa mu zvimweni zviro zvekuti weimwa unonasa kuzwa kuti mvura iyi irikubva panga paka chengetedzwa kuitira utano.

Nzvimbo dzeshe dzinoita ngezveutano uyezve ndezvekutengese mishonga yeshe inorapa antu, dzinofanirae kunge dzine zveshe zvatingada maererano neutano kuti kana tazozwe pati twii kana parema, toenda torapwe iyoyo.

Mishonga yechiyungu inodhura hayo eya kuti ingadhura kutenga asi inobarapa zvemene, uyezve munhu unofanira kutanga abvunza chiremba kuti ndoshandisa ere mishonga iyi kana kuti ndorekere kushandisa kuitira kuti asawanza mishonga yacho kana kuite mishoma kuitire kuti zvainoshanda zvireve chiro.

Nzvimbo dzeshe dzingadai dzeitengeswa mushonga kuti antu arapwe. Ngadzinge dzirinzvimbo dzakambahlamburuka dzine zvikwangwari zvinooneka kuti antu eshe aziye kuti kwakati ndokwatinoone makomboti kana teide kurapwa echiyungu anaya.

Nzvimbo dzeshe dzinoona nezvekutengesa mishonga, ingaa yezvirwere zvakasiyana siyana, kana kuti yemitandwa kuti igare miviri yavo yakanaka, zvinofanira kunge zvakashambidzika uye zvakanyorwa, zveshe zviripo, zveibhuya kuti panooneka chakati nechakati nechakati kuitira kuti pasaita matambudziko.

Ndau dzeshe dzinoita ngezvemushonga dzingaa mudhorobha dzingaa mumakanyi dzinofanira kunge dziri padhuze neantu kuitire kuti kana zvatsinza antu orumbe kuendepo nguva ichipo.

Zvi bhedhlera ne ndau dzeshe dzino onekwe mitombo ye chiyungu neye chishona yacho zveshe zvaka sangana dzino fanire kunge dzine zviro zvaka kwana zveku shandisa kuitire kuti anouya eyide mutombo ano uya eyide kurapwa arapwe nguva iripo.

Nzvimbo dzeshe dzinoyita zvekutengesa mishonga yekuti antu awone kupona, dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzakahlamburuka kuyitire kuti antu aye nekugonda kuti munzvimbo dzinedzi munowanikwa zviro zvatinoda kuti upenyu hwedu huyende mberi.

Zvakakosha kuti muntu pandau nendau yaari aziye kuti ngepari pendinoenda ndeiorapwa kana ndasangana nematambudziko uyezve zvakanaka kuziye kuti kunowanikwe zviro zvingadai zvakaite zvenyi zvingabatsiridze kuti ndirapwe utano hwangu .

Zvibhedhlera zveshe zvakatikomberedza zvinoita ngezvechiyungu izvi. Zvinoonekwe mishonga yeshe yetingada yechirungu. Zvinofanira kuwe zvine mishonga yeshe nekuita tsvagurudzo yemishonga yatingada kuitira kuti kana isusu toendayo arwere tisatambudzika.

Zvibhedhlera zvakatikomberedza zvinofanira kutengesa mishonga yese inoenderana nezvirwere zvinotikomberedza munyika munomu ngatimboenderana nezvimweni zvirwere zvatinombobhuya ndizvo zvakaita sanana korona , zvirwere zvinezvi zvinoda mishonga yakakwana kuitira kuti zvisaparadza antu akati wandei.

Antuwoye ngatiziye zvibhedhlera zvakati komberedza, kuitira kuti tikasangana nematambudziko tisambaaneseka tiziye kuti ichi chinode ichi, ichi chinode ichi, saka muntu gara weiziya kuti ngekuri kweunoona magomboti ,ngekuri kwaunoona mushonga, ngekuri kwaunoona zvinokubatsira utano hwako.

Muzuwaano aisi midzi yega ingaporesa, asi nezvimweni zveshe zvakatikomberedza. Ngatiende kuzvibhadhlera zvakatikomberedza toone mishonga yakaongororwa ndiana chiremba edu kuitire kuti tisapota teinetseka kana tasangana nematambudziko makukutu eupenyu. Zviro zvimweni zvacho azvidi tega, asi zvinodawo kune vaneruzivo rwakakwana.

Mishonga inozi mishonga, mishonga yakaongororwa atingati mushonga, mushonga usina kuongororwa saka ndirikuti yeshe ngatiende kuzvibhedhlera zvinotipe mishonga yakaongororwa kuti tikwanise kurapwa teipora uyezve matambudziko atinosangana nawo akasire kupora.

Hapana chakashata kutsvete ruzivo rwakakwana rekuziva kunotengeswe mishonga, kuitire kuti pamweni pacho uno wirwa ngedambudziko hauzoshaikwe kunaka unoende kuzvibhedlera zvakatikomberedza zvinope mishonga yakasiyana siyana uyezve kwaunotsanangurirwe zvakakwana maringe ngedambudziko raunenge wasangana naro muhupenyu.

Zvinhu zvakakosha kuti pachindau chedu tiende teiotenge mishonga yakaongororwa ndiana chiremba kuzvibhedhleya zvakatikomberedza. Kuitire kuti titenge zviro zvakaongororwa uye zvinoita kuti utano hwedu hunge hwakanaka pakugara kwedu.

Mweshe mweshe mwatinogara munofanire kuve ne zvibhedhlera zvinoite kuti kana anhu tikasangane nematambudzIko tikase kubatsirika nguwa iripo tisatambura nekuramba nezvirwere zveikura zvinopeisira zvatiiraya kana kupeisira zvakonzera matambudziko makuru mukati mweupenyu hwedu.

Munhu unosise kuziya kweko one mishonga yekumwa kana wa rwara kuziya zvibhedhleya zvakaku komberedza kuziya zve kweunga wane mishonga yekuti uno rwapa nei kana uchinge waenda kungava ku madhorobha kungava ku mamisha ziye panorapwa.

Zvakakosha zviyani kuti anhu tigare teiziye zvibhehleya zvakatikomberedza kuitire kuti pamweni pacho tikasangana nematambudziko tione kwekubatsirika nguwa iripo tisagara tizingazi kwatinowana mitombo yechirungu ngekuti hazvisi zvese zvirwere zvinongoda mitombo yechibhoyi.

Zviro zvakanaka kuti tifambire zvibhehlera zvakatikomberedza teione kuti zvine mushonga yakakwana yekuti kana Toda kuzorapwa tirapwe zvinoenderana uye zvakaringana.

Antu ese anoona nezveutano aakufane kupota eichaya mabembera eihamba eiunganidza antu eiabhuira ungadei ane zvinorira, zvisingariri cheshe chingoita kuti abatidze anhu aungane obatanidzana, oachaya bembera maererano ngeutano hwavo kuitire vanhu kuti ave ane rakazara maererano nekurarama.

Antu anoona ngezveutano anosise kuchaya dendera zvinoenderana neutano hwaantu ngekuti nguva imwe neimwe kune zvirwere zvakasiyana-siyana zvinohamba kunyika, zvimweni zvinofambira mumhepo, zvimweni zvinofamba nekubatana kunoku kwatinenge toite mukudakarirana.

Antu anoita nezvehutano kwete nezve hutano chete zvinoendererana nezveshe zvekurarama une chanoziya ngabatsirewo usina chanoziya kuitira kuti aziye kuti ochizviita sei muhupenyu kwete kuti ongogara eiziya iye asingaziyi chiro.

Antu anofana kudzidziswa kuti orarama Seiko muzvirwere zviriyo zvakasiyana-siyana zvingadai Zviri zveshura matongo zvepabonde antu ngasararama asina rakazara kuti zvirozvo zvinorarama sei uye anozvichengetedza sei kubva mazviri.

Ehe zvihurumende zvakatikomberedza zvinofana kuita basa guru zveishanda nehurumende huru yenyika kuita antu abatsirwa mukuparidzirwa zvinoenderana nehutano kuti asafa nguwa isati yakwana.

Antu nemabato anowona nezvehutano ,pamweni pacho pakutoda kuti anhu awungane ,abhuyirane amweni vanenge vasingazivi, kuchaya bembera kuti kune zviro zvinofanira kuziikanwa ngeantu, mararamiro awo, mahambiro uye mafemero zvakasiyan siyana zvirimunyika.

Anhu eikura zviya ngaaabhirwe zviro zvinoite kuti arambe eikure muutano hwakanaka zvinoitika seizvo zvakadai mapato ne mapandiko ese anoona ngezve utano ngaa hambe eibhuya kuti itai so itai so kuti hutano hwenyu hwuhambe zvakanaka.

Pamweni pachona anhu atidi kuita zvekutamba ngatihambe teibhiirana kunyanya mumamisha umu mune anthu asimbaarina ruzivo nekuda kwemuraramiro urikuitwa uye nemufambiro urikuita zvinhu mazuwaano saka tiri kuti isusu munthu ngaabhiirwe zvakakwana zvinoenderana neutano.

Zvinobadadisa, kufadza chaiko, kubaita kutekenyedza nyama, mushuna chaiwo kana hama dzichigara pamwe chete murunyararo, tichidya pamwe chete chikafu chekanyi.

Antu angaa eigara eshe mudzimhatso kana akaroorana kana vasina zvakanaka kuti mupote mweitorana semhuri kana baba namai kweindovhenekwa kuti ropa renyu richakanaka ere uye mweibhuirwe zvimweni zvinofanire kuitika kuti mugare makachengetedzeka mumhatso mwenyu.

Ana achiri adoko anosise kurye zvikafu zvine utano zvine utano hwakakwana paudoko hwawo kuita kuti mwiri yawo ikure yakabatana chiri chiro chimwe chisingaazoapi matambudziko kana ati kurwi ngekuti doro rinoshata pakuambwa.

Antu ari murudo anosise kupota eienda kuchipatara nguwa ngenguwa kuitire kuti utano hwavo hurambe hwakahlamburuka ngekuti umweni ungadeyi eibuda umweni akatendeka akandootuta matenda kuuya nawo pamhatso.

Antu akaroorana ane ana anofana kupota eyichairwa bembera mayererano neutano hwavo nemugariro wavangaita mumwuzi mwavo zvakafanana nekuti muntu gare gare ngapote eyitorwa ngazi yake kuti ichakanaka ere.

Abereki edu anofanire kupota eienda kuzvibhedhlera zvakatikomberedza kuitire kuti abaiwe mitombo yakasiyana siyana kunyanya ane pamwiri, anemimba kana kuti asina.

Antu ari mumadzimba mwavo anosise kupota eiona anaana chiremba eimbo bhuyirwe maererano neutano nekugara kwaangaita mumbatso dzaari kuitire kuti ukama hawo urambe wakanaka pachawo, mundxondo dzawo nemukubhuya mwavo.

Zvakabanaka kuti antu aende pabonde abatenderana. Kuitire kuti mifungo yavo inge yakafanana pazviro zvaanenge eiita, uye eitaurirane zviro zvaanozwanana. Ngekuti zvikasadarona panosimuka mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisirana nemhirizhonga mudzimba.

Antu anoite zviro zvakadai ngekurumba kutamba ntabvu ineyi nekuite zviro zvimweni zvine mbabvu mukati anofanire kuzviita padhuze pane mishobga yekuti arapwe ngekuti zvikasadarona akakuwara antuwo anokuwara zvemene .

Mazuva anaya aisi mitombo yemene inoite kuti antu arambe ane muwiri yakanaka asi kuti antu anofane kupotawo eirumba eite zviro zvakasiyana siyana kungaa kutomuka tomuka kuite kuti miwiri yawo irambe yakagwinya uye iri yechidoodori.

Antu eshe anoita ngezviro zvinezvi zvekurapa eshe antu anoita zvekurumba. Zvingaa zvekubhora nezvakasiyana siyana. Anofanira kuziye kuti chiinyi chinoshandiswa kana muntu einge akuwara zvemene mene eitamba mutambo ineyi. Kuitira kuti maronda anokuwara antu aya akasire apora.

Antu anoita zvemitambo yakasiyana siyana, zvingadai zviri zvekurumba, zvebhora nezvimweni mweniwo zvinana muchongoyo izvi, zvinoita kuti abude mvura yakawanda mumwiri. Anofanira kuramba achimwa mvura yakawanda kuitira kuti mvura isapera, mwiri yavo isarwadza, ingadai iri musoro inei nekupera simba, nezvimweni zvatingafunga.

Zvipatara zvimwe ngazvimwe zvinofanire kuone zviro zvazvo zvakakosha zvazvinoziye kuti zviro zvakaita ngezvizvi hazvifaniri kushaikwa pazvipatara, nepazvibhedhlera zveshe zvetingafunga. Zvakafanana nekuti chipatara chiyeni chinoite nezvekuberekesa antukadzi, hachifaniri kushaya zvekuatira zveanhukadzi kana eyibereka.

Munthurume unofanira kukura akagwinya, zvinoitika muitikirei mangwanani eimuka unofanira kurumba kuitira kuti ziya riya raaata naro ribude, uye atangezve zuwa rimweni akaanaka, oswera eirumbazve masikati nekushanda basa rinoite kuti mwiri yake irambe yakagwinya ozviaka ngezvikafu zvakanaka.

Mazuwa anaaya nekuda kwekuti dande mutande rakura uye zvivhiti vhiti zvazara zviro zvizhinji zvaapachena antu atichanetseki kana wakudwwo mushonga yekugwinya kunoku unongoende padande mutande Woone kuti ngezviro zvaungashandisa zviro zvimweni zvacho zvinototengwa kuti urambe wakagwinya.

Anhu anofanire kupote eitore mishonga inoite kuti agwinye mumwiiri mwavo. Kungange kuri kurumba kunoku, kungange kuri kumwe mishonga inoite kuti asimbe, zvihambire mberi zveupenyu hwavo. Hapana chakashata.

Mazuva anaya zvakanaka utano haubachanyanyi kunetsa ngekuti kwava ngezvivhiti-vhiti ngemadande mutande. Ng ekuti muntu veshe vakukwanise kukasire kuziye kuti chii chingabaide chemurwadza, uye zvobatsirika ngei ngekuti teshe takukwanise kubhuya pamhepo.

Mazuwa anaya zvanaka kweshe. Kune murapiwa nemurapi. Taane ruziwo rwaungana padandemutande, muntu kungoenda apapo pati twii odongorera kuti chingaa chinyi ozorapiwa hake asina zviro zvinonyanya kutambudza ngekuti zvimweni unonga akuzviziya.

Mazuvaanaya hazvichambonetsasu kutaura kwavanyore uye zvaita zvekuti matenda edu eshe avenyore ngekuti kwave nezvira dzekushandisa kubuya pakati peanorwara neasingarwari uyezve kutora nerumweni ruzivo kuneimwe nyika woise kune imwe nyika.

Mwana kana achinge abaa abarwa, zvaakude mubereki kuti aziye nguwa yeshe yeshe inofana kuti mwana abairwe jekiseni rake rekukura, ringaa remwedzi mishomani kana kuti muna, murongomuna kana kuti mitanhatu yeshe inoda kuti mwana abairwe kuite kuti asasangana nema tenda munyika munomu.

Madhogodheya neakoti neamwenizvee anoshanda pedo nawo anofanira kupiwa zvekushandisa zvese, kuitira kuti zvimweni zvirwere azvikoni kuoneka, kana pasina zvekushandisa zvakakwana. Angadai Ari eshuga ano, nezvimweni zvatingafunga.

Mazuwanaya zviro zvabanaka. Muntu wakukone kuona dhokotera wake, arikumbatso kwake, dandemutande raapo, zvivhitivhiti zvaapo, zviro zvese zvekushandisa zvaapo, wayarese dzaapo. Saka muntu wakutongobata dhokoteya wake otongoenda pazvivhitivhiti otobhuya otobatsirwa.

Antu tinosise kuziye zviro zveshe zvinodiwe pakurapa kana kazhinjizhinji teirapa tirikuti isusu akoti eshe nemadhokodheya ngaaziye zviro zvaanoshandisa kana eirapa asasiirire zviro zvimweni zvingaa zvekuhambisa ,zvingaa zvekushandisa zvechirungu zvinoizvi eiziye kuti ichi ngechepari ichingechepari.

Ngekuda kwekuwanda kwaite huzivo padandemutande mazuva ano, uyezve hazvicharwadzi kana kuti hazvichanesi kuti antu apote eitaurirana maringe nekuda kwezvehutano. Tane zvakasiyana-siyana mbozhanhare nezvimweni zvinoneke muchipatara. Ngatizvishandise kuitira kuti tirambe teibhuya ngezveutano nguva dzeshe.

Mabato akati komberedza angaite zvekuningira ngezveutano angaa emunyika mwedu kana ekubanze anofana kubatsire anhu eshe uyezve zvibhedhlera zveshe zvekukomberedza kuti zvikwanise kuwana zvikwanisiro uzvekurapq ndizvo kunyanya muchini yechiyungu.

Chakambaanikire kushandisa mishonga yechindau ngechekuti mishonga ineyi inombaakura yega, aidi kudiridzirwa, aidi kudini kungoise muvhu yega yotobude nzinde yotokura, chako chete kunenge kwakuitora weizvidyira wotorarama.

Miti yemishango yeshe inoshanda inofana kupota yeisimwavo mumizi. Ngekuti imweni yachona yakabanaka antu anombagara pashi pavo zuva ropisha oite mumvuri. Kanazve zvazotsinza imweni yachona kuri kutore midzi kuri kumwa kuti zviro zvihambe zvakanaka.

Makwasha edu echindau haana kumbashata ASI chaanoda anoda kupota eigadzirwa omire zvakanaka nekuti mumweni machona ndimo munogara nyoka nezviro zveshe zvinouraya saka ngatipote teimachengetedza teiona kuti haana kuzowandisa uyezve haazothisi kupindamo kotsvaka zvimwe zvakaita sedzinde nezvakasiyana siyana .

Mitombo mazuwa anaa inopota hayo yeitongatei inonesa asi antu akakura kudhaya anoziye mitombo yeshe yechindau yatino mbaashandisa kuti kana tasangana nematambudziko makukutu apere zvakafanana takasangana naMarure asi takaba ashandisa mushani zvikahamba zvakanaka.

Antu woye wonawo mudzi umwe waunombasima pamphatso pako. Ungaa ruva anojekesa pamphatso asi uchiziya kuti rimweni zuva pandicharwara ndinobaachera nzinde ndotsenga ndopora.

Mashango ano aya anomera amwenia cho tinombaita zvekutamba nawo tisingazivi kuti ibari mutombo mukuru inombayipinda n'anga dzeme tikanyatso kunotsvake ruzivo rwayo tinoitora toyichengetedza tinorarama tisinga tambudziki neutano.

Mishonga yechiantu inosanganisira matsarara anawa nzinde makwati nezvakasiyana siyana zvinoda kubatikirwa mundaraunda yedu tisangosiya zviro zvimweni zveiparadza zvakadei ngemwoto zvatinofunge mundaraunda.

Ini ndinoti dai zvaimbayita, mabandiko ese anoona nezveutano aimbotora mishonga yatinoshandisa mumimagari omboivheneka oti taurira yatinofanira kushandisa kana tasangana nematambudziko. Amweni amweni nemishonga yavo, kitira kuti tisime yakawanda mumamhatso medu

Apasi peshe panoda kuti tishandise mishonga yechiyungu, asi pamweni pacho panotoda kuti tishandise mishonga yechibhoi yetinosima tega mumizi mwedu ngekuti aidhuri yakabaachipa zvekuti munhu weshe-weshe unokone kubetsereka pautano ngekurete mishonga yakadaro.

Mishonga yechibhoyi mazuwanaya ndiyo yakumba kurudzirwa ende unombanase kutora chikero chaunona kuti ichi ndini ndiri kuzvitora uye zviri kubva pakadai nepakadai. Saka chero zvikazongooma auna muntu weungapa mhosva ngekuti unombaziya kuti zvakoneka murapwa eida.

Kugara nekugara zviya, zvakabaisvonaka chaizvo, tinoona kuti munguwa yekunaya kwemvura, shango rinonga rakabanasa kubatoti phuu kusvibira.

Mundu pota weishandisawo zviro zvakakukomberedza kungaa kuti pembe torawo zvimutombo nezvimidzi zvimakwati zvakasiyana siyana zvemuti wechibhoyi kuitira kuti usanyanya kubuda mare yakawanda weimbsitsvaga zviro zvinoita kuti utionekerei panevamweni.

Antu anode kupota eidzokere kuchinyakare kwairyiwe zviro zvakaite sesadza rezviyo nezvimweni zvinana mungoza zvetisingakoni kubhuya ngemazita ngekuwanda kwazvo kuitire kuti utano hwaantu hurambe hwakanaka.

Pamweni pachona paakuda kuziya kushandise ngqondo, kuti andingambaaendi iyo, kotenge mushonga unodhura, asi pamphatso pangu pane makwenzi endinokone kuti ndisime ndeidiridza. Ochindipe mare yakawanda. Kungadai kuti kuatengesera amweni kana kuti kuzvirapa ndiwo.

Mushonga yechibhoyi yakanaka kushandisa asi inorwadzira pamweni pachona pekudai, ngatiti pamwe pachona unoda kuzi utore mudhorofiya wosanganisa nemusau ndopazvinozorwadza auzozii kuti Hino ndoisa chipimo chakadini pauyu uye imweni yachona inokuwadza

Mazuwa anaya mishonga yemakomboti ndoyobaakurudzirwa ngekuti amweni anoremerwa ndiyona yechirungu yachona kuitenga, imweni zvee yechirungu yacho aisi kuashandira. Saka tirikuti muntu weshe iwawo nemakwenzi mairi matatu eunoziya kuti aya kana ndarwara ndinootsune pakati.

Imwi wee mishonga yechibhoyi yakabanake kushandisa autori mare yakawanda yaunoshandisa mumbatso asi unotora makumbuti awunoziya kuti aya anoenderana nemuiri wangu uye ndikaamwa ana matambudziko anozondipa mberiyo.

Mazuvanaya kunyangwe chiyungu chambazara kweshe kweshe antu amborambidzwi kuti ashandisae mitombo yemakwasha nemakwenzi akatikomberedza ngekuti kweshe kweshe kunobva mutombo yechiyungu inotangire kwona iyoyo kunzinde dzechibhoyi dzinedzi.

Antu woye tisatamba nemishonga yechirungu. Ngekuti yakabva kumakomboti, kumagwenzi nenzinde, dzatinoona idzi. Asi yakazoona vana mazvikokota ochookwenenzvera zveshe. Zvinezvi yabaanaka kushandisa kungonanzve kamwe ngekupora.

Mishonga yechirungu iyi yakabaakosha amweni mazuva ano akubaitambudzika todini kuti makanda edu ayaa arinaniwo eyiratidzika nekuti amweni anofa nemvura dzatinoshandisa amweni mhepo dzatinofema amweni zuva ratino shandisa mabasa atinoshanda aya asi kwaane mishonga yechirungu yekuti tikambaizora zviri zvinodzokedzana.

Mishonga yechirungu iyi ere ayina kushata yakabanaka uye ndiyo yakaongororwa ndiana chiremba madhokodheya edu anombaziye kuti uyu unobashanda chakati uyu unombashanda chakati imweni yetinoshandisa iyi kuongororwa inonesa kushanda kwayo uyezve inombanonoka koshanda.

Mishonga yechibhoyi yabaanaka. Magomboti akakosha. Amweni ndooanokwanise kutwasanure mushana. Amweni anoporese musoro. Amweni ndiwo anorapa nzinde dzaantu dzaparara kuti dzikasike kupora. Mishonga iyi inofanire kuramba yeishandiswa.

Mishonga inorapa yakasiyana-siyana kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndau imwe naimwe, imbarine mishonga wayo weinoziya kuti inorapa. MuZimbabwe tibaari nezumbani, tinobaari shandisa, rakabaatibatsira maningi pamatambudziko atakambosangana naro pamashure apo.

Mitombo yechivanhu yakanaka, yakanaka yaamho ngekuti inobatsira zvakanyanya, kunyanya kuganda revanhu vatema.

Mishonga yechibhoyi aisi yeshe yakashata kutori neimweni yakanaka, imweni inouraya asi imweni yacho yakambaanaka tikabaaise pamhatso pedu inobaatipa kurya kwakakwana nemhuri dzedu tikazwa kuti panapa tirikurya zviro zvine utano.

Miti yemushango, ingaa guku, mbowa, nezvimweni zvinezvi zvinoryika, ngatikurudzirane kuti tirye, zvinotibvisire zvirwere zvakawaanda, zvingadai zviri zvemwoyo, zvemaphaphu zvakasiyana-siyana.

Madhokoteya edu emazuwa anaya aachafaniri kungoti andofundiswa zvechiyungu chete kuti mishonga ingarapa antu yechiyungu ngeiri. Asi anofana kupotawo eimbobhuirwe zvakazara maererano neyechibhoyi nemidzi yedu yatinoshandisa mazuwa ano. Kuitira kuti arambe akakwana kweshe.

Imweni miti yetinoona yemushango aingogumiri pakungoita miti yemushango imweni yacho tikaiisa pambatso inobaashongedza pakanyi pedu ngekuti ine maruwa akabaajeka kuti ngwee kuti pambatso pedu panobaaningirika kana tikaiisa.

Miti yemushango neyechibhoyi tikanyatsobaishandisa zvakanaka, tinoone kuti miti iyi inoshanda asi chatiuraya mazuva anaya ndechekuti antu haachadi zvemushango. Akuda zvechiyungu eisiya zvemushango. Asingaziyi kuti zvechiyungu zvinobva mushango.

Kune miti imweni anthu yaanonyenyeredza iri yemushango amweni ambaari maruva iri mushango ndosaka teiti ngeyemushango asi tikaona ruzivo rwakakwana unotoona kuyi muti uyuy wakambaanaka kuti ndikauisa pambatso pangu unombaajekesa pambatso pangu zvisina kunditorera mare yakawanda.

Midzi yechibhoyi yakanake kushandisa kana tabhuyirwe ndaana chiremba kuti tinofanire kushandise yakawanda sei. Ngatimbobhuye ngekuti tatora yemuchehwe, midzi dzawo, tombaise dzakawanda sei mupoto kuti tirarame.

Mishonga yechiNdau, yechibhoyi ineyi yakabaanaka kugara nayo mumambatso mwenyu ngekuti pamweni pachona zvinokuona usina mare yakawanda asi unoziye kuti ndine gomboti rangu pakati rendikone kuti nenzinde dzarona ndikatora ndikamwa ndzinorarama.

Chendinodire mishonga yechibhoyi ngechekuti pamweni pakhona inoshanda semishonga asi pamweni rinombaite ruwa muzi wobajeka antu eiona anenge eimbati pambatso apo panemaruwa akawanda asi asingaziyi kutizvo ndopatinoraramira.

Makwenzi echibhoyi aya akabanaka amweni acho, ngekuti pamweni pachona anotibetsera. Tinombaite muriwo. Pamweni pacho unoone kuti muntu ehee haana hake mari yekutenga zvinoti choo mumukanwa zvakaita senyama kana zvifuyo haana, asi unorarama eyitorawo ananaguku, mbowa nezvakatikomberedza, eirye eyirarama nemburi.

Antu akangwara ngeanotsvake mashango eshe angaporese utano hwemuntu oasima mumhatso dzawo kuitira kuti pane chanetsa anotora eizviryira nekuzvitsengera achatambudziki ngekude kotsvake makomboti nemishonga yechirungu iri kuretu.

Mishonga yakanaka asi pane mishonga inoda kuti tizvikonewo tega ngatiti isusu pane zvifo zvezera zvinode kuti munthhu apote eirhya mishonga yezvibhoyi nemuti yemunashango kuti apone zvakanaka.

Mashango emazuwaanaya asiri ekungoti ukaona shango reshe reshe wotorisiya kana wotorinyenyeredza ndiyani waiziye kuti mashango akaite semamushani aya kana mazumbani rimweni rezuwa achatiemura kuna marure wanga auya uno saka muntunyi unofanire kuchengeta zveshe azi zvinomuponesa.

Kune mashango asine kukosha, asi kune mashango akakosha, ekuti mashango awawo anorape zvirwere zvikuuuru zvinorura. Anofanire kuchengetedzwa uyr mabandiko anoona nezveutano ochaye bembera kuti anhu tiachengetedze.

Miti yemushango yakanaka, asi tinofanire kutore imweni yacho teiuyise pamphatso, ngekuti amweni achina tikatsvakecruzivo rwakakwana, atoripo makomboti nemishonga, yekuti tinokone kushandisa isikatidhuriri, kana kutitorere mare iya yakawanda.

Miriwo yechindau inobanakidze kuti iryiwe ngemuntu kuitire kuti utano hwake hurambe hwaka hlamburuka ingave mitikiti ino, zvimbowa nezvimweni zvakasiyana siyana zvinga zviguku ngatirye kuti utano hwedu hurambe hwakati mboryo kunaka.

Makomboti nemiti yeshesha yakabaanaka kugara nayo, ngekuti pamweni pachona ayimbadi mari yakawanda ,asi kuti tikakokone kuyidiridza kuzvisimira pambatso pedu, tinombaagara nemushonga inotirapa nguwa ngenguwa patinosangana nematambudziko.

Asi chii chini chinyanyoitika panyika panapa? Kuti umweni muti hauna cheunorapa, asi mumweni ,unorape zvirwere zvinobadarike zvishanu, kuti nzinde dzawo na, dzinorape mundani, mushana, dzinorape nemashizha, zvimweni zvachona zvinorape misana , zvimweni mapapu ehee zvimweni mundani.

Muntu aangambogariwo asingaziwo mishonga mishomanana nekuti ungarapiwa sei ariega. Amweni anoshandise guku, amweni anombati zumbani mishani yakazara. Saka ziyawo miiri mitatu yekuti kana wasangana nedambudziko ubatsirike uri wega.

Amweni makwenzi akabai sikwa ndi Mwari anobai shamisa kuti gwenzi rimwe ro rape mishana ro rape makumbo rorape madziso zveshe kutangira ku nzinde kusvikire ku maruva ne ana ayino bereka.

Pamweni pachona antu tine dambudziko ameno kuti inungo ere kana kuti chinyi kushaya ruzivo ere hatichazii, asi hapana chinomisa muntu kuti aende otsvaka makomboti, mishonga inorapa usime mudhuze nembatso yako, woda kuzvirapa wotora woshandisa.

Dei eutano anaya, ambonyatse kuchaya bembera kuti ndau ngendau ngedziri miti dzinonyatse kumboita kuti tishandise. Dzingaa midzi dzadzona miti dzinedzi, mashizha, maruwa akona kunyangwe nemakwati, kuti ngedziri dzatinofana kumbonyasa kushandisa, kuti tirarame?

Magomboti akanaka, akakosha. Munthu aadhuri. Kungotozvitorera wotozvirimira pamhatso pako mairi kana matatu. Warwadziwa ngemusoroo wotora wotsenga. Warwadziwa ngemusoroo wotora mudzi woisa mumapoto, wobika ,wozvimwira pasina matambudziko.

Mazuwa anaya atichambaadi kuramba teingoti yeee tadai taenda kuchibhedhleya, tadai taenda kuchibhedhleya. Antu edu ekudhara aibaakura eishandise mishonga yechibhoyi eirarame makore akawanda. Saka zvimweni zvacho tinofane kupota teimbotsengawo magomboti kuti upenyu hwedu hurambe hwakahlamburuka.

Imwi wee, kuuya kwakaita chirungu akuna kutibvisira mitombo yedu yetaishandisa kudhara yechibhoyi. Zvakakosha kuti tirambe teisima miti yedu yechibhoyi, yeishanda muutano hwedu, kuitira kuti utano hwedu hurambe hwakahlamburuka. Eya, aidhuri yakabai chipa kwemene tinosima, todiridza tiri tega.

Gomboti rinongoda kuziye kuti nzinde dzachona unodzigadzira sei. Ngatimboti wafunge kutore miti mitatu woiunganidza. Chiye neruzivo rwakakwana kuti ndichatora chipimo chakadini pamuti uyu, uyu ndiwo wakanyanya kugwinya wacho, uyu haune kunyanya kugwinya, uyu ndiwo unotapira kuitire kuti ubike zviro zvaunoziya.

Mishonga yechibhoyi yakanaka asi hapasi peshe payakanaka ngekuti imweni yachona haina kuongororwa. Imweni yacho yakaongororwa yakabanaka asi tinofanire kupota teinyatsoiongorora kuti shuwa here yakanaka kuti tishandise ngekuti pamweni pacho tinopedzisira taku zvibangire matambudziko teiti tinoda kuporesa.

Makomboti aya akudawo kuti tizviromire mumbatso mwedu ,pamuzi pedu teizvidiridzira teimbovhunzawo kunana chiremba zvimweni zvacho zvinoshandei tisangorima zviro zvisina zvazvinoshanda ngekuti pamatambudziko azvizotibatsiri.

Mitombo yechibhoyi ere yakabanaka kushandisa. Muntu chingozvirimirewo shango rako gwenzi rimwe haro pamhatso wogara naro wotanga kuti pabaya-baya wotora weibhoirisa weimwa. Asi tora raunozwisisa kuitira kuti usazozviuraya.

Eya chiyungu chakauya, tava nezvibhedhlera zvakawanda, zvava kutipa mishonga ekuti tirapwe, asi apana chakashata kupotawo teishandise midzi yedu ngekuti inoite kuti tive nemakare akawanda ekurarama panyika kana tikaishandisa nemwazvo uyezve aidhuri.

Magomboti mazuwano ambodhuri unongotsvaga gomboti rako worisima mumhatso pako woziye kuti ndiwe unenge weiridiridzira weite zveshe auoni zvinokunetsa apana zvinobuda zvimweni, kana warwara unobatora worya zvimweni wobhoyilisa zvimweni woite zvekukuya weizviryira aumbarina matambudziko anozokuona mukati meupenyu chero ekakuona anenge arimashoma.

Miti yemushango yakambanaka kushandisa inoite kuti muntu arapike pasine zvinodhura zvemuchipatara zvakawanda pamwe kunze kwekutiwo pamwe pacho yeizokonzerawo matambudziko asi yakambanaka kushandisa.

Mazuwa anaya zviro hazvichadi kungoramba usina mari . Chimboendawo kuzvipatara kunoku nekuantu ari kure umbobhiirwe mishonga inorape mishana, inoite kuti ufeme zvakanaka, inoite kuti usakosoro kosora , inoite kuti masoja emumwiri arambe akagwinya.

Apana chiro chakabanaka sekubashandise mishonga nemitombo yatinorima tega ngeamaoko edu imweni yacho inorape zvirwere zvakasiyana siyana zvekuti mashizha anorape wayo musoro, nzinde dzorapawo mundani zvakasiyana siyana zvoenda zvakadaro.

Makomboti akakosha miti yemushango inei ngatiziye kuti tinobaishandisa seyi ngekuti yechiungu yakona inobve mumashango aya saka isusu ngatishande ngemashango aya ngekuti adhuri uye aripeshe peshe mwari wakabamasika kuti tinoshandise.

Mazuwa anaya, pane miti inobaamera yega mumashango umu, inoshanda kuti inokone kurapa, kwoite imweni isingameri mumashango, asi yetinototsvaka kinzvimbo dzakasiyana-siyana, muzvitoro chaimo touya toisima, toidiridza, ingori futi gombo.....

Mishonga yakakosha kushandisa kunyanya yechibhoi. Ndopaunotoone kuti imweni mishonga inorape matenda akawanda. unorape chikotsoro, unorape musoro, unorape mushana. saka tikaone makomboti akadaro ngatiarime pamhatso pedu.

Pamweni pachona apaadi mare, asi panode kuziya kuti mishonga iri yechibhoi yetinoshandisa ngatimboti muntu wakuwara, wambangozviphaza eirima mumunda, kubatora guku, kukuya-kuya kwakutoriise pachironda, muntu unombapora, saka ruzivo chete ndirwo rwatinenge teibada.